Ni vyiza ko abanyeshure binonorera imitsi kuri iki kibuga c' umupira w' amaboko gikikujwe n' ibiti vyinshi ivyuma eka n' utuyungiro bisa n' ubururu hahahuriye amashure abiri irya kanyosha ni iyakabiri aho berekanye ubuhinga butandukanye muri ugwo rukino.

Igice c'inyuma c'inzu gifise amabombo atatu, n'ubwato aho amazi amenekera, maze akaja mumiyoboro aho amazi yabigenewe kugira ngo agende asohoke. Hari n'imikubuzo ifasha gukura amazi, irindwi aha kuriyi bombo.

Ahahurira bantu benshi ,birasabwako haba ubuzu bwa sugumwe butandukanye .Nukuvuga ,ubw'abagore canke abagabo nkuko ngaha bavyerekanye, haricapa cerekana ko arubw'abagore ,harumuryango w'icuma, kandi, ufise ibiyo usize irangi ryera.

Ku mupira w'amaguru intwari c'i Bujumbura, abanyeshuri barazinduka binonora imitsi, aho harimwo abambaye imipira itukura, harimwo umugabo yambaye ipataro ya kaki; hirya hakikuje ibiti, hejuru hari urutsinga rutwara umuyagankuba.

Inzu ifise ama esikaliye agera kuratatu ifise inkingi hasi isize ibara ry'irabura, imbere hari umurima urimwo imyumbati eka n'ibiindi bitegwa bitandukanye hatibagiwemwo n'ibiti.

Mw'uru rugo hari inzu zibiri imwe mu buryo yubakije amatafari aturiye ifisi akadirisha gatoyi gasize irangi ry'ubururu risa n'ibi vyuma bishinze ku nzu y'ibubamfu, hagati hubatswe ibigega bitatu vyegeranya amazi y'imvura kugira ngo azokoreshwe mu gihe itagwa.

Amashure atari make aba yubatse kumwe, amatafari ahiye eka anasize amabara atandukanye asakaje hamwe n'amabati cankwe n'amategura, aha hari ibomba rifasha abanyeshuri gukaraba, musi hariyo ikidumu.

Ko iki gibuga c'umupira w'amaguru hari abakinyi bagaragara batandatu umweye gutera umupira mu rushunduro herya yaho y'iki kibuga hari uruhome runininya rugubatse n'amatafari ahiye aho abanyeshuri bagenzi babo ambaye amaniforme atandukanye bariko bararorera uyu mupira.

Uyu mukino ukina abahungu n'abakobwa, aho bagize imirwi ibiri bamwe bambaye udupira dusa n'umuhondo abandi udusa n'ubururu, umuhagarikizi yambaye umupira wera n'ipatalo yirabura imbere yaho hari ibiti vynshi n'inzu yubatse isakaje amategura.

Nkuko reta y' igihugu c' Uburundi ibihimiriza yuko tugomba kuba ahantu neza aha hari inyubako isa n' akazu ka sugumwe ariko kagaragaza ubucafu aha kubakishije ivyuma harimwo ibitukura n' ibisa n' ubururu.

S'agaseseshwarumuri abarundi bariko baratahura akamaro ko gushira ivyapa ku tuzu twa surwumwe, na cane cane ahahurira abantu benshi aho usanga ibitsina gore eka n'ibitsina gabo bahurira muri kamwe. Ariko ubu bariko barabikosora.

Aka kazu kasugumwe gafis' imiryang' ikozwe mu vyuma, hejuru har' imbaho yos' irafunze, arik' ibirango ntibikiboneka neza , kuk' uravy' uwutangura ntiwabon' igicafyeho yubakishij' amatafar'ahiye, ek' inasiz' amabara, has' asa n' akatsi, hejuru yera.

Ku ikibuga c'umupira c'amaguru ca gatwaro abakinyi bazinduka binonora imitsi mu vyatsi bisa neza hirya hakikujwe ibiti bitangakayaga haca no hejuru urutsinga rutwara umuriro hirya gato hari ivyatsi vy'amashurwi bihatuma hasa neza.

Igice c'inzu gigaragaza ahinze shobora guhumekera amabumba atatu ho umuntu ashobora kukarabagaka akanavuma n' ubwato bugaragaza aho amazi ashobora kumanuka mu matiyo akagenda aho yabigenewe ni igice gisa n'umuhondo hari n'ivyo twakwita imikubuzo shobora gukor camke mikoroo ropesha usho bra gukoropesha mu gihe amarazi boba yamenetse inyuma yubwo bwato.

Mu mashuri barigisha icirwa co kw'inonora imitsi abanyeshuri barikw'inonora imitsi bakinya umupira w'amaboko aho umupira uri hejuru y'urushundura abarurezi bandi banyeshuri bariku uruhande rwohi urugorw'o bwibubafu eayayurubuyo hepfo mu buryo hariwu mwarimu yambaye umupira wun'i pataro vyirabura n'umwambaro w'ikirato mw'umweru.

Haba icapa kibutandukanya akerekana ubwabagabo canke ubwabagore ndabivuga nisunze iki capa bashize aha ko bashoboye kwerekana aho abagabo baja na cane cane ahantu haba hahurira abantu benshi.

Kuri iki kibuga c'umupira w'amaboko hariho abantu bane, babiri bambaye imipira itukura harimwo ufite umupira. Inyuma y'ikibuga hariho abarorerezi. Inyuma y'abarongozi, hari inzu nininya ifite amabati atukura.

Aha ni kukibuga c'umupira w'amaguru kiri i Muyinga. Ahahuriye imigwi ibiri: Kayanza siti na Ngozi yunayitidi. Abarorerezi baricaye, abandi barahafaze. Umuhagarikizi afise ifirimbi kumunwa aho agabirije kuvuza.

Ni vyiza ko bashira ibirango kutuzu twasi ugumwe na cana cane ahahurira abantu benshi ahahabuneka imiryango itatu yugaye n'umwe wuguruye ucasheko n'ingwa yera umuntu w'igitsina gabo yambaye ibutura n'ishati iki kujwe n'inkingi zisize hasi urwatsirubisi hejuru ibara ryera.

Uyu mupwino ni uwabakobwa nta muhungu yawe ukina, kubera ko bo bakina umupira w'amaguru canke w'amaboko hirya yabo bakinira hari biti hari n'abandi bana baza kubarurera uravye hari n'amazu ari hirya yabo.

Amazi n'ubuzima ni co gituma kw'isoko bahashize amabomba abiri ngo aja afasha abaje gusuma gukaraba kugira ngo bagire amagara meza ayo bakaravya arakomeza akagenda kugeza mu miyoboro aho yagene newe kuruca.

Gahiye. Isize ibara rigomba gusa n'umuhondo hari udutoboro tune umuyaga ucamwo. Amabombo atatu afasha abantu gukaraba n'ubwato burimwo imiyoboro y'amazi mabi bakaravye kugera aho yabigenewe.

Ntivyiza kumenya ubuza ubwa sobwumwe bwa kija mbere aho bukoreshwa amazi, ariko umupfuniko wako bawukuyeho ntirya bashizeho ibase irimwo amazi, ariko ntibikwiye hari n'abakoresha amacupa y'amazi ivyo bigatuma imicapfu iba myinshi hasikue eza yaho usanga harahindutse hirabura.

Ubuzima bwacu bwa misi yose, birakenewe ko twinonora imitsi, biciye muriyo ntumbero ku kibuga c'umupira w'amaguru ca kotebu, hahuriye urwaruka ruvuye mu mihingo itandukanye kugirango ukine, mu kibuga harimwo abambaye hejuru udusa n'icatsi kibisi, abandi izisanzwe.

Ibibuga bitari bike vy'umupira w'amaboko biba bikajije hasi n'isima, aha hari abantu babiri bagabirije gutera umupira, hirya hari abandi biteguye kuwakira, hirya yaho hari ibiti bituma haza akayaga eka ntihabura abarorerezi hirya no hino.

Aha mururugo hari inzu zibiri, imwe yu bakishije amatafara ahiye nk'ivyuma co kumwe n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu, hagati yazo hari ibigega vyegeranye amazi ava ku mvura nk'uko reta y'igihugu c'uburundi ibihimiriza kugira ngo ayo mazi azokoreshwe itakigwa.

Ku ruhome rurerure rw'amatafari ahiye ,abanyeshure bahicaye , barorera umupira uriko urahuza amashuri y' isumbuye iya mbere n' iya kabiri za Gihosha .Aho umukinyi atera umupira mu rushundura bakishima, bagakoma amashi.

Nivyiza ko umurwi uwariwo wose wamapira namaboko bambara imyambaro ihariye aha bambaye imipira irimwo amabara yera namabutura yirabura kukibuga cishure ritoyi ryagatwaro bagiye gukina niyindi ekuipe ya kanyosha

Aka kazu ka sugumwe kubatse n'amatafari ahiye ama sima n'amabati rekan' ivyuma, umuryango n'uw'imbaho kandi urafunguye ,harimwo imiyoboro y'amazi ariko gafashwe nabi kuko bigaragara ko hasi hatakorerwa isuku.

Aha mw'iki ikibanza harimwo amazu yubatse neza asakaje amabati asa n'akatsi, imiryango imeze neza, hari n'ikibuga c'umupira w'amaboko inyuma yaho bateye umurima mwiza kugira ngo utume hasa neza.

Kaminuza y'ibiyaga binini ni Kaminuza izwi cane, ifise abanyeshure bakin'imipira yab'uw'amaguru n'uw'amaboko, abayobozi baho bitaho abanyeshure baho, aho bariko barabaramutsa babipfuriza gutsinda murukono bagiye gukina mukanya.

Ahantu hari kibuga gisa neza. Ibiti vyiza icuma c'amatara hari abituma abana bizihigwa mu gutamba canke mu gukina aho hariho aho kurya imivuma eka hari amabara atandukanye: ayatukura, ayasa n'umuhondo, eka nasa n’ubururu.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye igaragara ko ikomeye, ifise umureko w'umutuku, aho yanditseko ivyandiko ko ari toilette ikaba yerekana haba ab'igitsina gabo biherera, n'abigitsina gore biherera.

Mwiki cumba hagaragaramwo umuntu w'igitsinagabo arikaragerageza ivyirwa vyiwe, hirya hari icupa ririkorera ririmwo ivyo birwa arikarageragerezamwo, hirya gatonyi hari irindi cupa aritonyi bigaraga agara ko hari n'amazi ashobora kuba ahakorerwa mu gukaraba mu gihe acegugerageza ivyo vyirwa.

Bibigeragerezwamwo ivyirwa bigomba kuba vyubatse mu buryo butuma haba habona neza nti mwiyo ntumbero iki aha hari amadirisha akozwe mu biyo n'ibitambaro bituma umuco winjira.

Icumba c'igeragerezamw'ivyigwa, harimw' udutebe dutatu dukozwe mumbaho, hirya harimw' udukozwe mucuma, aha har' umuringot'utwar' amaz' uca mu ruhome, aho rufise gufunga n'ugufungura, kuruhande harabonek'urubaho mu gice c' ibubamfu.

Ibikoresho mu vyumba vyigeragerezwamwo ivyigwa haba harimwo ububati butandukanye bagashiraho ivyapa vyerekana burikintu cose aho kibitswecanke gishinguwe.

Bambaye ubufukamunwa ukwari batatu ubufuka ntoki eka mwarimu yambaye ikanzu ndendeyabaganga yera ariko arabereka uko bavanga imiti mucimba cigeragerezamwo ivyirwa aha nikwishure ryisumbuye rya butezi

Mu cumba c'igerageza c'ivyirwa harimwo abantu bane; batatu bagaragara bambaye ubufukunwa busa, ubufukantoki. Eka umwe yerekana ivarwa ry'ibikoresho bitandukanye, uyundi inyuma atagaragara akurikira ivyo bariko barakora.

Mur'iki cumba c'igeragerezwamwo ivyirwa cubatswe kijambere, hariho amadirisha akozwe mu biyo, ibitambaro bituma umuco winjira, amatara meza, eka amabombo yogukaraba eka hari n'intebe zo kwicarako zitari nke.

Bambaye amakanzu maremareyera y'abaganga, umwarimu imbere yabo, abanyeshuri bo mu gisata c'ubuvuzi b'i Ngozi, bariko bagerageza ivyigwa vyabo. Ku ruhande, hari icapa ca MTN kiriko abana babiri.

Mw'iki cumba c'igeragerezwamwo ivyigwa, harimwo amabombo atatu afasha abanyeshuri gukaraba. Hagomba kuba amadirisha akozwe mu biyo hamwe n'ibitambaro bituma umuco ushobora kwinjira.

Hubakishije amatafari ahiye agaziye n’isima. Hari imiringoti itandukanye, umwe uzana amazi mabi avuye mukaziu ka sugumwe uwundi meza. Hejuru yaho hari urutsinga gw’amatara.

Akesha ivyumba vy'ugwiegeragezamwo ivyirwa bibavyihariye na canecane ko biba bifise amatirisha abonerana ibitambaro bibonerana intewe zo kwicarako eka hakaba arimwo n'amabumbo kugira ngo ushobore gukaraba imicafu inyuma yo gukora igeragezwa ry'ivyo wakugira ngo ni we gutere izindi ngwara.

Muvyumba bigeragerezwamwo ivyirwa hagomba kuba hasa neza hubatse namatafari ahiye amadirisha yibiyo ibitambara bibonerana kugirango umuco winjira eka nintebe bicarako aha harimwo umuntu yambaye ikanzu yera aboneka uruhande rumwe uwundi ari imbere hariya aboneka igice cumutumba

Mw' iki cumba c' igeragezamwo ivyigwa harimwo ibikoresho bitandukanye kugira ngo bibafashe harimwo intebe harimwo n' amabombo atuma bakaraba mugihe bikingira ingwara zitegwa n' imicafu yavuye muri iryo geragezwa.

Bari mu cumba cigeragerezwamwo ivyirwa abarimo bahagaze imbere abanyeshuri bamwe bicaye abandi bahagaze iyi buryo nibubavu basigura ivyerekeranye n'ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru uko amajwi asohoka bivanye, naho avuye niyo ateya raja.

Mu cumba kigeragerezwamwo ivyirwa muri kaminuza y'ubuganga ingozi, bambaye ubufukantoki, ubufukamunwa, bompiko ari batatu umwe yambaye ikanzu ndende yera y'abaganga abereka uko bavanga imiti.

Mucumba c'igerageza ry ivyigwa, abanyeshure bicaye batekanye, bakurikir 'umwarimu ahagaz' imbere, ariko arabasigurira kukibaho. Munyubako nziz' ifis' umuryang' usize irangi ry' ubururu, hiry' idirisha rikozwe mubiyo.

Ibitaro vyose bifise aho bavurira n' aho bapimira ingwara zitandukanye zaba izo mumaraso eka n' izindi uyu yambaye ikanzu yera ndende y' abaganga udufukantoki n' igitambara gitukura mumutwe ariko araba inyishu kurupapuro gwera.

Muri iki cumba babikamwo ibitabo bitandukanye hariyo ububati amameza eka hari amadirisha akozwe muvyuma no mu biyo hari ibitambara kuruhande no hino kugira ngo umuco winjire.

Rimwe na rimwe ivyumba basomera mwo ibitabu , harigihe usanga babitse ibidakenewe, aha harimwo amapuguru Ari hejuru, imatera Eka amakarito yinzoga canke amafanta ,aho Hagara garamwo, nimpuzu zabakinyi bakina umupira wamaguru .

Muvyumba vyo gusomeramwo ibitabo sivyo biba bihari vyonyene ahubwo haba hari n'ivyapa vyerekana hamwe ma hamwe ibice bigize umubiri. Mur'ivyo bagomba kumenya ko ingene amaraso azunguruka m'umubiri aciye m'umutima.

Iki cumba c'ububiko cubakishije amatafari ahiye agaziye n'isima hejuru hasizi irangi ryera ikisenge nic'imbaho harimwo utubati tw'ibitabo eka imatera yo kuryamako harimwo kandi n'udukapo two gushiramwo imicafu.

Mwiji ishuri ritonyi harimwo inpebe imeza imitaka ibiri itukura ibitabo bitandukanye hejuru hari udutoboro tubiri duzana umuyaga mw'ishuri ku ruhande rwo hepfo mu bubafu harimwo utundi dutatu no mu buryo utundi dutatu harimwo n'ivyuma risohora impapuro.

Muntumbero yo gukingira abana ingwara ziva k'umwanda, ishure ritoyi rya Murehe ryarubatse ama bombo, ayo afasha gukaraba mu gihe cari co cose, imbere hari utuzu twa sugumwe aho hari utw'abahungu nutw'abakobwa, izo nyubakwa zisakajwe amabati atukura.

Ku mashuri matonyi arafasha abanyeshuri kugira ngo ibintu ntibavyibagire bagumeme babisubiramwo hari icapa ngaha gicafyeko inzu imeza imodoka ikinga igikombe ekani giti.

Har' amashur' amw' amwe matonyi Leta yu Burundi avuga k' adakwij' ivyangombwa, nkiri ntirigir' amadirisha harimw' intebe hasi hasiz' isima itukura, ariko kumpome n'amatafar' ahiye.

Kw'ishuri ritonyi ryamwurire barigisha ururimi rw'igifaransa aho babasomera amajambo na bo bakayandika abanyeshuri arivyo vyabaye kw'igenekezo rya mu mirungo ibiri na gatatu zo kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirungo ibiri na gatandatu ikibazo ca kabiri caravuga ngo mutore umwe amajambo.

Mu kibuga c'ishure ritoyi rya Gatwaro harunze amabuye, ku uruhande yaho hari igiti cisakaye. Hari inzu ku ruhande mu buryo, aho hejuru hari ivyuma bisize irangi ritukura, hejuru isakaje amabati.

Ihuri ritoyi ryubatse kijambere riragerekeranije rifise ingazi gushika imbere y'umuryango hirya no hino y'umuryango hari amadirisha akozwe mu vyuma n'ibiyo eka hari n'ivyuma bituma bikingira abanyeshuri kugira impanuka.

Kabura na karori ni abanyeshuri bigana mu mwaka wa kabiri, kw'ishure ritoya rya Butezi; bamabara umwambaro usa, amashati y'ubururu, amakabutura ya kaki, bagenda bafatanye ku rutugu.

Irishuri ni rya kera ryubakishije ibiti isakaje ivyatsi, ariko kukibaho kirirabura nk'uko ni vyubo, ariko bimeze intebe n'izo ibiti zishinze aho abanyeshuri bicara, naho bandikira.

Birakwiye ko mumashure mato mato bigisha indimi zitandukanye, badashize inyuma indimi z’ibiragi bamwe bagendena ubumuga bwo kutavuga, nkubu ko hari icapa ngaha kimanitse cerekana indome y’ukuntu bagenda bazisoma bivanye n’ibimenyetso baba batanze.

Kwishure ritoya rya mwurire umwarimu ahagaze imbere yandika kukibaho ningwa yera afise nagapapuro muntoke imishatsi ifungiye inyuma abanyeshure bambaye umwambaro wishure wakaki bamwe bicaye bahana imigongo

Umunyeshure yiga mu wagatatu mumashure yintango yicaye muntebe yambaye ishati yera imbere yiwe hari imeza iriko ikaye ikaramu ibitabo bimufasha kwiga neza muvyiga vye

Uruhome, ishure ritoyi rya Butezi riherutse kwubaka ibirase bitandukanye. Bimwe bisakaje amabati atukura ibindi asa n'akatsi. Imiryango n'amadirisha bisize irangi risa n'ubururu.

Ishure ritoya rya kijambere, ryubatse neza, risakajwe amabati, imiryango n'amadirisha bisize amabara y'ubururu, hagati y'amazu hari umurima w'ibitoke. Hagati mukibuga, hashinze igiti mukibuga kininiya abanyeshure bashobora gukiniraho umupira.

Iri shuri ritoyi riteye igomwe ririmwo ibicapo bitandukanye bifasha abanyeshuri gutahura ivyigwa cankwe amazina y'ikintu icari co cose, aha harimwo umwarimu wabo yambaye igitambaro mu mutwe n'uwundi yambaye umupira utukura, abana bambaye amashakoshi mu mugongo.

Iri shure ryubatswe n'amatafari ahiye, akaziyemwo isima. Imiryango ni ibiri, igice kimwe kirafunguye, ikozwe mu cuma, isize irangi ryera. Hirya isa n'ubururu.

Ututuzu twa si ugumwe turi kuishuriraitoyi iryamuramvya aho twubatse n'amatafari ahiye hejuru no hasi hasize amaranga yera imiryango ikozwe mu mbaho aho hejuru haciye udutoburo asukajwe n'amabati asa n'ubururu hejuru haradasiri amatafari kamaze kubomoka.

Kw’ishure ritoyi rya Ngozi ibirase vyaho bisa neza, harimwo intebe zikozwe mu mbaho no muvyuma bisa n’ubururu, kumpome hasi hasize iritukura cokimwe n’amadirisha, ahandi rirera hejuru hari amatara yaka neza kugira ngo atange umuco.

Mu mashuri mato, abavyeyi bifise baza gutora abana babo n'imodoka.Se wa kabura ahagarika imodoka impande y'inzu y'ishuri ifise irangi ritukura hasi, hejuru ryera, ku ruhande y'aho hari iyindi nzu ifise udutoboro, aho hasi isize icatsi kibisi, hejuru ikaba isize ibara ryera.

Kuberako ibirasi vyabaye bikeya kw'ishure ritoya rya Butezi, bariko barubaka ayandi yubakishijwe amatafari n'amategura, imbere yaho har'abana batatu bambaye imyambaro y'ishure, n'umwe ariko ararya umuvuma.

Kubira ishuri ritonyi bubatse amazu atandukanyi amwe n'amatafari asukaje amategura ayandi amabati asize amabara harimwo ayera na youbururu na canecane ku miryango amadirisha akozwe mu vyumba.

Ishure ritoyi ry butezi ya mbere ririmwo ikibuga kinini ah'abana bakinira haboneka umwana yambaye akajipo gatukura mu mugongo ishakoshi n'ishati yera, inyubako zisakaje amabati ahrimwo ayatukura.

Irishure ritoyi n' iryakera ryubakishije amatafari ahiye amadirisha n' ivyuma impera n' impera yayo hari ibara ryera, hejuru hariko imikono isesa amazi.

Mu ntumbero yo gukingira amagara y'abana biga kw'ishure ritonya rya Gihofi ya kabiri, bashizeho ikigega kugira ngo bazoje begeranya amazi avuye ku mabati. Aho ubuzu bwa surwumwe buri kuruhande y'ico kigega, aho isize irangi ryirabura n'iryera ku mpande zose.

Mu mpera y' umwaka amashure matonya atumira abavyeyi kuza kwumviriza umwimbu w'abana babo. Ababishoboye baza n'imodoka bakazihagarika aho zagenewe, abandi baja musi y'ibiti, abandi baba babateguriye intebe kuko ata kirasi gishobora kujamwo abantu bose.

Hari amashure mato aba afise ivyangombwa, eka n'inyubakwa zubatse kijambere; aha dufise ikirase kirimwo intebe nziza zikozwe mu mbaho no mu vyuma; amadirisha akozwe mu biyo, eka no mu vyuma, asize ibara risa n'akatsi.

ishure ritoya rya Matutu ryubatswe n'amatafari ahiye amadirisha y'ivyuma afise n'ibiyo, akenshi aba afunguye hejuru haba hasize irangi ryera imbere muburyo haba hari igiti kirekire

Kirimwo intebe imirongo itatu iboneka ifise idirisha rikozwe mu vyuma n'ibiyo hejuru yaho hari capa kimanitse, ariko caa itandukanyi hari utudirisha dutanga umuyaga mw'ishuri.

Hagizwe n'ibiti vyinshi vyisakaye. Aho abana bakinira hazitijwe ivyuma bisize irangi ry'ubururu. Amazu meza ari inyuma y'umunyeshure yatashe inyuma y'abandi kw'ishure ritoyi rya Ruziba.

Ikibuga kinini c'umupira w'amaboko, igaziye n'isima hirya no hintu hashashe amabuye ku ruhande mu bubafu hari agatebe k'abarorerezi, imbere inyubako ni niya abanyeshuri bigirako eka n'igiti kirekire kirinyuma y'iyo nyubako.

Ikirasi c'umwaka wa kabiri kw'ishuri ritoye ryamwurire hubakishije amatafari ahiye agaziya, amadirisha n’ibiyo eka n'ivyuma abanyeshuri bambaye amashati ya kaki uretse batatu bihariye.

Kare yiga kw'ishure ritoye ryamatana ya mbere risa neza inyubako rzisize amabara atandukanye iritukura iryera n'isana katsi iyos aze kumutora ahagarika ku ruhande kugira ngo ahamusange.

Mu kibuga kinini kirimwo irbendera rihagaze igihugo c'uburundi ni ho ishuri ritoye rya buyenzi ryubatswe ahari igiti kinini abana barya umuvuma amazo aragerekeranya n'ayandi matonyi asiza amabare atandukanye ayatukura ayasan'icatsi kibisi aya sa n'umuhondo eka biteye igomwe.

Mu mashuri matonyi ya kera usanga harimwo intebe zishaje zikozwe mu mbaho eka hari n'igihe usanga hari n'utubati dushasha bagiye bagura dusize mu marangi atandukanye, aha harimwo akasize irangi risa n'ubururu, umuhondo, eka n'icapa gisa n'icatsi c'ubururu.

Ugeze kw’ishure ritoya rya Buronga hari amazu ateye igomwe afise amadirisha n’imiryango asize irangi ry’ubururu, hari ibigega vyagenewe kwegeranya amazi y’imvura azokoreshwa mugihe imvura itaba ikigwa, imbere yaho hari amashurwe ateye igomwe.

Mu gihe co gukora ibibazo ntamunyeshuri arikuriwe kwinjirana ikayi canke amakoti canke imipira babishira ku madirisha canke imbere aho abarimu bababona bakicara mu ntebe zabagenewe uwugihejeje agataha,.

Amashure matoyi amwamwe aba yubakishije amatafari ahiye, eka n'isima, ikibaho kiba c'irabura, ariko aha hari umwihariko hasi gisa n'akatsi kabisi intebe zimbaho zikomeye hasi hagaziye neza.

Muntumbero yo kwitaho isuku hirya no hino eka no mubibanza bitandukanye, hagenywe udutebo two gutamwo imyanda kugira ngo ahantu hose abantu baca hame hari isuku hasa neza, kugira ngo twirinde ingwara ziva kumwanda.

Amashuri matonyi aba afise intebe zikwiye, zikozwe mu mbaho. Aha inzu yubakishije amatafari ahiye agaziye n'isima. Hari idirisha rikozwe mu biyo no mu vyuma rituma umuco winjira imbere.

Ishure rito rya Kangongo rifise ikibuga kinini abanyeshure bakinirako umupira w'amaguru, hariho idarapo rihayagiza igihugu c'u Burundi, inzu imwe ifise umuryango umwe ufunguye k'uruhande rumwe, amadirisha abiri, eka n'iyindi nzu ubona urubambazi k'uruhande rumwe.

Jane yiga mu mwaka wa kabiri kw'ishure ritoya rya Mushasha, ryubakishijwe amatafari , risakajwe n'amabati. Iyo se aje kumutora, yicara inyuma y'uruzitiro ahar'igiti cisakaye akugamamwo akazuba.

Mumashure atandukanye bariga ivyirwa bitandukanye harimwo nivyibiharuro igice ca gatatu guharura guhera kubusa kugeza kwijana inyishu nivyo vyanditse nirwa yera aho kukibaho

Kw'ishure ritoyi hari ikirasi kirimwo intebe zimbaho zishaje .Hirya gato hari akabati gashasha hasize amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo, niryubururu ,hirya gato hari akabati gafunze kabikwamwo ibitabu .

Ishuri rita yirya ngozi bari guca ima iferege itwara amazi, harunze amabuye hirya barabara rityowe riko ra camwe abanyeshuri bava kw'ishuri icapa cerekana iryo shuri hari n'igiti kimeze neza cisakaye ku ruhande yaho ari igiti c'amatara gihashinze.

Kw'ishure ritoyi rya Kirehe, hari amazu atandukanye yubatse mu kibuga kinini. Uva ku ya mbere ugenda kubya kabiri, hari akantu kubatse n'ivyuma, gasakaje amabati abantu bagenda bacamwo.

Mu mashure matonya har'inyigisho zitandukanye ariko birakenewe ko banababaza abagize umuryango, ah'abana bishura bakavuga ngo dawe; mawe n'abo tuvukana aribo abana.

Bamire ni umunyeshuri yiga mu mwaka wa gatatu w'ishure ritoyi rya Gihofi. iyo ageze mu ruhome, uretse kuja kuvoma, araheza agasubiramwo ivyigwa bamye biga kw'ishuri. Aha yambaye agapira kimbeho, gasa n'ubururu karimwo amabara yera.

Amashure mato kenshi abafise ibibuga vyo gukiniramwo vyiza birimwo amashurwe harimwo ibiti eka inyubakwa ziba zisize amarangi atangukanye ayatukura ayasa numuhondo eka nayera hasi haba hagazuye nisima

Mu mashuri matoya barigisha gusoma no kwandika ariko harigihe biba ngombwa ko babacapira aha hariho igicapo canditseko isuka, umuhoro, inkorofani eka n'igipawa.

Imyubakire yateye imbere ahu no musi amashuri matoye abayubakishijwe amatafari ahiye agazena isima na miryango y'ivyuma, maze bagasika amarangi atukura cankwe atandukanyi ku muryango bashiraa abo igufuri bagafunga kugira ngo bakingire ibibandi cankwe abasuma.

Butoyi n'umunyeshure yiga kw'ishure ritoya rya Butezi yambere. Ahagaze kw'ishure afise ikibangangwe muntoke, aho hasukaje amabati asize Irangi ritukura ayandi arashaje. Imbere yaho hari ikigega c'amazi cegeranya ay'imvura.

Ishure ritoyi rya Butezi ya mbere hari ikibuga kinininya abana bakinirako umupira w'amaguru, aho ku ruhande hari inyubakwa nziza zubatse zisize amabara yera, amadirisha eka n'imiryango bisa n'ubururu.

Irishuri ritoya rya kagongo rizitijwe n'iminyare ifashwe n'ibiti amabati asakaye asize ibara risa na katsi, ariko hari ibice bimwe bimwe bidasize imiryango ifise ibara ryera.

Mariya na Magareta n'abanyeshure babana mu kibano, iyo bagiye kw'ishure bagenda barikumwe, iyo bagiye kuhagera baca ku giti kirekire eka bagashikira ishure ryabo, no mugutaha baratahana kuko n'inka mahasa.

Kuberako umupira w'amaguru uzimvye ,abana bo mukibano bikoreye uwabo kugira ngo bashobore kwinonora imitsi, ukozwe mumasashi no mumisozi y'impuzu zaheze, ukabikwa n'umukuru wabo ahantu hizewe.

Ishure ritoyi ryiza rifise udutebe; utumeza dufise amabara atandukanye: ayasa n'ubururu, ayasa n'akatsi, ayasa n'umuhondo. Imeza y'umwarimu, intebe y'umwarimu yera. Umwarimu ariko arapanga neza aho abanyeshure bicara mw'ishure. Ikibaho gisa neza, umuryango idirisha; eka rusa, neza.

Bishobora gushika amashure mutoyi nayisumbuye akaba yegeranye ivyo bigaragarira kw'iki kibuga aho abana bambaye umwambaro wa Kaki, abandi amashati yera, amakabutura n'amajipo y'ubururu, tutibahiye ibendera rihayagiza igihugu c'uburundi.

Mu mashure mato barigisha gusoma no kwandika. Umwarimu kugirango atahuze neza abanyeshure, aracagagura iri jambo ubukene, aho yandika u-bu-ke-ne.

Ishure ryiza ryubakishije amabati, imiryango itanu y'ivyuma, n'idirisha risize irangi ry'ubururu, n'amadirisha atandatu arimwo ibiyo. Imbere y'aho, hari icuma gikaziye n'isima kiri mukibuga.

Ibigo bitandukanye vy'amashure mato mato, birigisha inyigisho zitandukanye. Badashize inyuma ivyo kwinonora imitsi. Kw'iki kibuga hari amashundura abiri arabana, aho bifasha kwinjiza ibitego.

Amashuri mato bigisha ivyigwa bitandukanye harimwo nivyerekeye amabara. Ni mw'iyo ntumbero iri shuri risize ritandukanye. Harimwo ay'ubururu, ay'asa n'umuhondo, ayera, ayatukura. Eka hasi hagazuye n'isima.

Ikirasi kirimwo intebe cumi na zitanu z'abanyeshure inyuma yaho hari ikibaho gicafyeko impuzu z'abakobwa, abahungu, ibirato vyabo bakoresheje ingwa zitandukanye.

Ishure ritoya rya Carama rigararagazwa n'ivyapa biri ku mpome vyandikishije inyandiko zitandukanye impande yiryo shuri hari imodoka izanye abanyeshure mu kibuga imbere abanyeshure barakina n' abandi.

Mu biti vyinshi harimwo akabarabara, kagenda gatumbera ku giti gishinze kiriko ibendera rihayagiza igihugu cu Burundi. Buryo hari inzu no mububamfu inzu isakaje amabati, amadirisha ntaboneka neza.

Iyo amasaha yo gukina ageze, kw'ishure rito rya bukemba abanyeshure bava mumashure bakaza mukibuga, ahari ibiti bibiri ibendera rihayagiza igihugu c'uburundi eka n'imizingi, abana bakidagadura, abarimu bakabakwirikira kugeza basubire mumashure yabo.

Mumashure yintango muvyirwa bigisha harimwo nivyerekeye abagize umuryango na canecane wakure aha nimwiyo ntumbero bashizeho igicapa kugira bake bagisoma kugira ntibazovyibagire vyoroshe.

Mu mashure mato yamaze gutera imbere aba afise za mudasobwa, muri iki kirasi harimwo abarimu babiri aho bariko barategura ivyigwa buca bigisha. Imbere yabo umwe afise ikaramu, ikaye, ishakoshi eka n'iterefone ku ruhande.

Igitabo cakozwe na Repuburika y'Uburundi, c'imfanyigisho c'umunyeshuri, mu gisata c'ibiharuro aho kiri ku meza, hirya yaho hakaba hari inkoni y'inkabuzabwenge ku banyeshure.

Ko ishuri ritonye hari ikibuga kigaziye n'isima gikinirwako umupira w'amaboko cegeranye ni barabara ku ruhande hubatse amashuri asize amarangi atandukanye harimo iryera.

Kw'ishuri iritora y'iryarutana bubatse amaju abiri mashasha aho ateye amarangi asa neza harimwo irisa na katsi irisa n'umuhondo iritukura ereka n'irisa n'ubururu imbere yaho hari amashurwa meza mu kibuga hateye ye i giti c'umwendu.

Kw'ishuri itoro y'iryitiriwe pahulo mwiranda hari ikirasi ciza cane giteye igo mwe amatara yaka igisenge cera hirya no hino hari ububati burimwo ibitabo eka n'ivyapa bitandukanye ku mpomi harimwo intebe amameza asize amabara atandukanye aha rosa n'umuhondo ahasanakatsi ekana ha san'ubururu.

Iri shuri rya kijambere, iki kirase gifise intebe nziza aho guta imyanda n'aho kuyitamwo, aho uruhome rwegereye aho guta imyanda rwubatse n'amatafari ahiye kandi akaziye, amadirisha ari ku gace gasize ibara risa n'akatsi.

Kw'ishuri ritoyi rya buyenzi rifise ikibuga n'aho guhagarika imiduga y'abaza kuhatembera hari icapa kibihe ivyerekana amashuragizwe n'amadirisha abiri agaragara, ariko n'ibiyo asize ku mpande n'impande ibara ryera hasi ibara ryirabura.

Ishure ritoyi rya Bukemba ririko ryubaka amashure mashasha ryubakishijwe amategura, amabuye n'amatafari. Imbere yaho hari n'abanyeshure barakinira. Umwe afise agapapuro mu ntoke, abandi babiri bateye bagenda mu buryo bw'i bubamfu harimwo umwe yambaye agafukamunwa, uwundi nawe ari ku muvuma yiryoherewe

Kwishuri ritoya rya kayove hari ikirase gisa neza ,kirimwo amameza ,intebe ,harimwo izisa n'ubururu, n'izitukura, n'izisa n'umuhondo ,n'ikibaho ciza giteye igomwe.

Yantare rushatsi yubatse kica mbera amadirisha y'ibiyo intebe zikoze mu mbaho n'ivyuma ikibaho kigomba gusa na katsi kabise hariko ivyandiko vyingwa yera hejuru hasize irangi ryera.

Kwishije itoyi rya ruyigi rifise utuzu twa si ugwumwe twubatse n'amatafari hasi hasize isima n'irange ryera imiryango irafunguye n'iyo imbaho ifise udutoboro hejuru risakaje n'amabati uruhande rumwe ntihujuje, kuko haca umuyaga.

Irishure ritoyi ryubakishije amatafari ahiye harimwo n' isima, hejuru hasiz' ibara ryera. Mugihe, har' intebe zikozwe mu biti, abanyeshure bicaraho.

Korishuri ritonyi rifise inyubakoa zitandukanye aho uva ku nzuja ku yindi uca mu kayira gagasakaye n'amateguru afashwe n'ivyumba hirya hari iyo amabombo y'amazi atuma abanyeshuri bakaraba mu buryo hari giti kireki.

Amashure matomato amwamwe bibonekako agomba gusubigwamwo gusiga canecane amarangi. Aha murabona iryirabura, irisa n'ubururu eka n'iryera ryaramaze gukunyagurika. Hejuru igisenge gikozwe muvyuma ariko amabati nayo yararangiye.

Ishuri ritoya rya Rutana yambere ryubatse kw'isi itaringaniye. Nico gutuma n'inyubako zitaringaniye. Ziteye igomwe, zisize amarangi atandukanye, irangi ry'ubururu eka n'irangi ryera. Bafise intebe zikomeye kuko zikozwe muvyuma no mumbaho urabiye kuntebe irimbere ngaha.

Mumashuri mato, abana bakunda amabara. Ni mw'iyo ntumbero amashuri yabo usanga asize, ayasa n'akatsi, ayatukura, ayera, eka n'ayirabura, kugira ngo baboroheze kuyatahura neza.

Ishure ryisumbuye rya Giharo rifise amazu yubatse mu matafari ahiye amabati eka asize amabara atandukanye mukuja hejuru uca kungazi zitandukanye zitari nke aho hirya no hino hari ivyuma bisize irangi ritukura.

Ishure ritoya rya gihogwe rwubakishije amatafari ahiye, risakaje amabati, imiryango isa n'ubururu ,ariko rirafunze kuberako imvura ihejeje kugwa mukibuga hagati hari icuma bamanikako ibendera ry'igihugu.

Kw'ishuri itoyi rya bururi umwarimu yifashe mu mifuko araba abanyeshuri imbere yiwe inyuma yiwe hari amashakoshi arimwo ibikoresho bimanitse ku madirisha, ku ruhande hari umugozi umanitsekwo impuzu, hejuru y'amashuri haboneka amashami y'ibiti.

Ishure ritoya rya kinindo rifise isuku riteye igomwe. Urusenge rurera ,eka n'impome. Bifise amatara maremare yaka, atanga umuco mwinshi. Intebe z'imbaho zikomeye hasi hakaziye n'isima itukura.

Imbeshu ritoye rya mutoyi hagandagajemwo abanyeshuri harimwo uwambaye ejipo ya kaki n'umupira w'imbeho ufise inkofero abandi barigukina imipira aho amashuri yubakishije amatafarahiye eka n'amabati hasize amarangi atanduwa kanye iryera irisana katsi kabisi eka hateyeigomwe.

Ishuri ritoya rifise ikirase gifise intebe zikomeye zikozwe mu mbaho zibifise ikibaho ciza, kandi kirekire gituma abanyeshuri n'abarimu biborohera gukora imyimenyerezo rifise urusenge gisa n'ibara ryera eka akaba n'iridirisha ritanga umuco kugira ngo habone neza.

Kumashure amwamwe mato mato, haba har'ivyapa imapande y'ibibaho vyabo vyirabura kugirango bibafashe kwiyungura ubwenge no gukarisha ubwenge muvyo baba bagiye biga, na cane cane nko mubiharuro, cank'amajamb'amwamwe y'ikirundi n' igifaransa.

Ishure ritoya rya Gihorwe, ni rimwe mu mashuri ya kera. Yubakishijwe amatafari, amabuye, akaba asukajwe amategura. Yegereye ishamba. Rimwe mu nyubako, zaramaze kubomagurika. Ariko rifise ikibuga kinininya boshobora kwubakamwo zishasha.

Ishure ritoyi rya Gihofi ya gatatu harimwo amazu atandukanye, iya mbere isakaje amategura, iya kabiri n'iya gatatu zisakaje amabati, ariko ziri mu kibanza kinininya kandi kirimwo ibiti bituma haboneka akayaga.

Akenshi amashuri mato aba ari meza, yubakishije ivyuma n'amategura, asize amarangi asa n'umuhondo, n'ayirabura, n'ayera, hasi hagasiye isima itukura, ku ruhande hari ibiti bitandukanye n'utwatsi tudakuze cane.

Ishure rya Nyamutobo ari rishasha, hari intebe zamaze kuvunagurika na cane cane ko zikozwe mumbaho n'ivyuma. Ikibaho caho ni ciza canditseko n'ingwa yera, amadirisha ni ay'ibiyo, asize irangi risa n'ubururu.

Kwishure ritoyi rya bururi iyo abanyeshure badahari rigaragara ibiti eka nuruzitiro aho abana bakinirako ivyuma bisa nakatsi kabisi amazu yubatse mu mategura ayandi yubatse namabati atukura

Mu ntumbero yo kworohereza abana kwiga gusoma n'ukwandika, haba indome cankwe ibiharuro, barashizeho ibirango ku ruhome kugira ngo bazoje bariyibutsa umwanya bifuza wose.

Si agashisheshwa rumuri abanyeshuri bariyongereye kw'ishura itoyi rya gihufi aho bubatse ibirase bishasha bisize amabara atandukanye harimwo iritukura irisa nakatsi irisa n'umuhondo eka n'imbere yaho hari amashurwa imeza cane.

Ishure ritoya rya Gishishu nirya kera Ariko rirakomeye. Risize amarangi atandukanye, harimwiry’ubururu n’iryera. Imiryango ikozwe mucuma Kandi irafunze. Imbere hariyo ibiti birebire eka n’ibitegwa bitandukanye.

Mu mashure mato, na cane cane ayi Burundi, umwarimu arigisha ivyigwa bitandukanye. Harimwo ic'ibiharuro, aho arungika umunyeshure ku kibaho cirabura kugira ngo akore umwimenyerezo, arabe ko batahuye

ishuri ritoye ryamurire n'ishuri riteye igomwe riteye amarangi atandukanye ay'atukura asa n'umuhondo eka n'ayasa n'akatsi kabisi hari ikibuga kinini hubatsemwo ivy'abana bashobora kuriramwo imivuma

ku'ishure ritoyi rya mbere rya buhwamyi hari umwana ahagaze afise ibangangwe mu ntuki amashuri yubakishije amatafara aturiye harimwo utubara twera. Amabati ayisakaye yasize irangi ritukura ariko harimwo nayatasize hari mu kibuga ikigega cy'amazi gifatishijwe igiti.

Kenshi na kenshi inyuma y'amashuri haba hariho utubarabara tuhaca. Hakaba n'ibiti binini biba bihatewe hirya yaho, hari ivyuma bahasutse. Inyubako zaho amadirisha abayuguruye kandi isukaje amategura.

Mumashure matomato ahatari hake haba hariho ivyumba vyo kubikamw'ibitabo aha hari n'ishati yera ndende y'abaganga imanitse k'umusumari. Igisenge gikozwe mumbaho zisize ubururu. Hirya har'impapuro ziri k'uruhome rwera.

ikirasi n' igamo kirimw intebe ziteye igoma hejuru zikoresheje imbaho aho kwicara n'imbaho ahandi hasigaye n'ivyuma bisize irangi ry'icyatsi amadirisha ina y'ibirahuri ariko asize irangi rya risa n'iry'intebe

Ikirasi ciza kirimwo intebe z'abanyeshure, amatara acanye, imbere isize irangi ryera, hejuru, hasi irangi ryirabura, Ku madirisha n'imiryango, hasize irangi ritukura.

Kw'ishure ritoyi rya karehe bariko barubaka umufurege w'amazi bakoresheje amabuye, haruguru yaho hari igiti c'amatara n'ikindi kama. Kiri ku ruhande y'ibarabara, ririko riracamwo abanyeshuri bataha.

Ja n 'umunyeshuri yiga kw' ishuri ritonyi rya gihofe ya gatatu, aha iyo se aje kumutora ahagarika imodoka imbere y'ishuri, amanyubako zisize Amarangi atandukanye ayatukura ,ayera, aya sa n'a katsi ka bisi ,eka imbere harimw' ibiti vyiza.

Ishure ritoyi rya muyinga Abanyeshuri bari hanze bane batatu bambaye Amakabutura n'Amajipo yirabura ,hari n'umuntu mukuru umugore yambaye impuzu z' irabura imbere umuryango wuguruye hari n'umuryango inyuma wundi wugaye hirya gatoya uravye hari giti kirekire imbere y'iryoshuri hari amashugwe asa neza.

Akizishikana mwarimu yamubajije izazanye KABURA amwereka agapukuru karimwo ingwa zera, zitukura, izisa n'ubururu n'izisa n'umuhondo maze barazikoresha mugukora imyimenyerezo aho hari kwishure ritoyi rya Butezi ya kabiri.

Mumashure matomato, akenshi har'ivyigwa biba bisaba gufata k'umutwe. Mur' ivyo harimw' ibiharuro , amajambo y igifaransa canke amajambo y' ikirundi. Ni mur' iyo ntumber' usanga har' ivyapa mw ishuri kugira ngo baze bakarish' ubwenge.

Agongo ryubatse neza iyo abavyeyi baje ko iryo shuri hari ibimenyetso vyerekana ibiro vy'umuyobozi, kandi isize amabara atandukanye harimwo ayo umuhondo na yera imiryango ikozwe mu vyumba uravye imbere habonaho idirisha rifue unguye rikozwe n'ibiyo.

Iri shure ritonyi rifise intebe zitonze kumurongo ,zikozwe mu vyuma no mu mbaho .Hasi hasize amabara atukura co kimwe no ku madirisha hejuru hari amatara yaka atuma habona neza.

Mu mashuri matonyi barigisha ,ariko hari igihe biba ngombwa ko bashira ivyapa mw'ishuri kugira ngo abanyeshuri baje bibaraba ibicapo bongere bisomere aha hariho: ikanzu, ishati ,ipataro, ikabutura, inkofero.

kwishure ritoyi rya makamba hari umuntu ariko ararengana yambaye ishati yera hari uwundi yicaye munsi y'igiti inyuma y'uruzitiro imbere hubatse inzu igeretse yubatse mu matafari ahiye reka isize n'amabara yera

Igorofa ryubakije amatafari aturiye, hirya hari ahasize irangi ry'ubururu, umuryango ukoreshejwe n'ivyuma ufise ibisate bibiri igisate kimwe cuguruye, imbere hari ntebe z'abanyeshuri n'imeza.

Iki kirase c'ishuri ritonyi rya Kagongo risa neza ririmwo intebe zitandukanye zikozwe mu vyuma n'izikozwe mu mbaho harimwo amatara ekaharimwo n'umuco guko idirisha rikozwe mu biyo.

Iki kibuga gihuriyemwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ishuri itandukanye, aho bamwe bambaye amakaki abandi bambaye ishati zera n'amajipo namakabutura y'ubururu, vyunvikana ko amashure yabo ayisumbuye na matoya aregeranye hamwe.

Uruhome rw'umweru ruhometseko impapuro zibiri rumwegu rufiseko ivyandiko vyubitukura hejuru haciyeko umurongo w'ikaramu yirabura hacafye ko urukiramende rurimwo igicapo cirabura hepfo urukiramende rurasigiririje rwose ku ruhande rwo hirya hari urupapuro rwanditseko vyandiko vy'i karamu yirabo.

Ishure ritoya rya Kigwena, umuyobozi w'ishuri afise intebe, mudasobwa, imeza, eka naho ashira ibitabo bitandukanye, naho abika ivyo kwandikisha, nk'ingwa, amakaramu, kugira ngo bimufashe mu kazi kiwe ka misi yose.

Amashuri mato ayatari make yubakishije amatafari ahiye agaziye n'isima asakaje amabati imbere harigihe usangayo ivyapa kugira ngo bifashe abanyeshuri kuja barisomera zaba indome canke guharura ivyo bikabafasha kutavyibagira.

Mu mashuri mato mato barigisha ivyigwa bitandukanye, aho usanga hakenerwa ibikoresho mfashanyigisho. Nk'uko biri aha ku meza ,har'isaha har'inyabutatu zibiri, eka hirya hari n'akindi gatonyi.

Mu mashure matonyi hari ibiba bikenewe kugira ngo bifashe abanyeshuri intebe nziza amameza neza igitabofashanyigisho c' umunyeshure eka n' amakaye n' amakaramu kugira ngo bimworohere kwitegura ivyigwa vyiwe.

Isho rya kansenze ryubatse neza amashuri arabana asakaje amategura asi imkome zisize amabara yera abanyeshuri n'abarimu batashe uretse umwarimu atashe ubwanyuma bafise ikibuga kinini c'umupira w'amaguru kiri hagati.

Inyubako ndende yibakije amatafari isakaje amabati y'ubururu ifise ivyuma bisa n'ubururu imbere yaho hari ivyuma vyaberekanaikibuga c'imipira y'amaboko hasi bisize amabara y'ubururu hejuru umweru hirya urevye mwiiy'imiryango harimwo abantu ku muryango wo hirya.

Kwishure ritoyi rya Muhima hari ikibuga kinini kirimwo igiti kinini cisakaye kuruhande hazitiye n' ivyuma bisa n' ubururu aho abana bakinira hirya no hino hari amazu asakaje amabati atukura eka n' amategura.

Ishuri ritoya rya Ngirye ryubatswe n'amatafari ahiye agaziye n'isima, haraho hasize amabara yera mwifuruka mu bubafu hariyo akabati gafunze kabikwamwo ibitabo, intebe z'abanyeshuri zitonze imirongo itatu.

kw'ishure ritoya hari utuzu twa surwumwe dufise imiryango isize amarangi asa n'ubururu. Ku mpome, hari ayera n'ay'irabura. Hatagize igikorwa, indwara ziturutse ku mwanda zizobafata, kubera ko amabomba ahari nt'amazi arimwo.

Uyu musi ubuhinga bwarateye imbere. Amashure mato, arafise zi mudasobwa, ugira ngo abana bashobore kwimenyereza kuzikoresha. Hirya yaho, hari intebe bicarako. Aba batatu, bariko baragerageza gukora imyimenyerezo.

Iri shuri ryisumbuye ryubatse kijambere rirageretse kabiri, abanyeshuri barakina hirya no hino haba hasi canke hejuru ryubakishije n'ivyuma bifise amarangi atandukanye, ayatukura, hasi n'icatsi kibisi, ahasa n'ubururu eka biteye igomwe.

Ku mashuri nka yose iyo ibibazo bigeze baragira ikirangamisi, kwiri ishuri bagize ikirangamisi gifise umutwe w'ijambo uvuga ngo ibibazo, itarik’icumi na zitatu ntwarante bakazaakora icirwa c'igi farasa ni co kwinonura imitsi, hama itariki icumi na zirigwi z’ukwa gatatu ari yo ntwara nte berekana ko ata kibazo kizokorwa bikavyanditswe n'ingwa isa na katsi kabise.

Kw'ishure ryisumbuye rya Butezi yambere hari inyubakwa nziza zigiye zisumbasumbana iyambere yubakishijwe amatafari ariko inasize irangi ryera hirya hari ingufi hirya yaho ndende imbere yaho hari amashugwe n'ikibuga kininiya ciza cane

Ikirasi kirimwe intebe z'abanyeshuri imeza iriko igitambaro c'ubururu hirya hari ntebe zitatu inyuma y'izo ntebe hari kibaho cirabura abanyeshuri bimenyereza aho gukora imyimenyerezo.

Mugihe cuburuhuko amashure amwamwe aramanika amatangazo kumiryango yishure kugirango bamenye ibiriko biraba hirya yaho hari igiti kisakaye aho hari umuntu ari musi yaho afise ikinga hirya hari uruzitiro nibiti birebire eka hari ninzu ndende ibisakaje amabati atukura

Hatari hake amashuri abafise ibirango iyi inyubako bahisemwo kuyandikako indome kugira ngo uhashitse umenye ikihaba ni ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga nk'uko tubibona.

Kw’ishure ryisumbuye rya Gihofi ya kabiri, hari icumba kibikwamwo ibitabo bipanze mububati butandukanye, kandi haba harimwo n’ikese y’amafanta aho umunyeshure abaye wambere baheza bakamushimira.

Ishure rya kijambere rihuzwa n'utubarabara dufashemwo amabuye, dusakaje amabati n'ivyuma bihagaze, abanyeshure babiri harimwo umwe yambaye ikanzu y'irabura, uwundi ibutura y'irabura n'agapira gafise m'umugongo ibara risa n'umuhondo.

Amashuri yisumbuye yosi agomba kubafise ibibaho bifasha abarimu n'abanyeshuri kugira bandike imyimenyerezo ikibaho dufise hariho inyandiko zitandukanye zandikishije ingwa zitandukanye izisa na kare ni ubururu zisana n'umuhondo eka nizera.

Ishube ry'isumbuye rya canguzo ryubatse n'amatafarahiye risukaje n'amabati imbere yaho hari umugarik arahaca yambaye ipataro i wikaki umupira w'ubururuminkofero hateye amashugwi ateye igome kurundi ruhande hari abanyeshuri bari gukaraba akwibomba.

Amabender' atatu harimw' iryo hagati rihayagiz' igihugu cu Burundi, atandukanije n' amashurwe meza cane, har' akabarabar' iburyo gasashemw' amabuye, inzu hirya yishur' igeretse rimwe, n'ibiti bitang' akayaga mur 'ico kibanza

Kw'ishure ryisumbuye rya Bukemba hari umuryango w'ivyuma bigiye binyurangatanijemwo, risize ibara ritukura hasi kumpome ryirabura, hagati risa n'ubururu, hejuru ryera, hanze hari ivyatsi bikuze cane eka n'amazu menshi.

Ishuri ry'isumbuye rya giharo ryubatse n'amatafari ahiye ifise aho ha ca amazi ava ku mabati hasi ku nkingi hasize ibara ryirabura ni ndende hirya yaho hariyindinzu ndende mu rubavu rwayo harindi nzu isize amabara harimwo ayoumwe ayera.

Bambaye amashati yera imbere umwigisha ahagaze ariko arabigisha n'imishatsi myishi ku mutwe inyuma hari ikibaho cirabura co kwandikako ku ruhande hari intebe iriko agasakoshi kiwe n'imeza yo gutegurirako ivyirwa.

Komine Mukaza ifise ikibuga kinini kirimwo idarapo rihayagiza igihugu c'Uburundi, ico kibuga gikikujwe n'amazu ane, imbere y'amazu yo hirya mu buryo hari igiti ciza cisakaye, amazu yo hirya asakaje amabati y'amategura no kw'iyi yindi bikurikirana ariko iyindi y'impera mu kuboko kw'ibubamfu isakaje n'amabati y'umweru.

Naho urugo rw'ishure ryisumbuye rya bururi, ryubakishije umushinge w'amabuye. Umuryango warabomotse waguye imbere. Amashurwe araboneka, amazu asukaje amabati araboneka, eka no mu kibuga.

Kw'ishuri ryisumbuye rya Bukemba ya mbere, har'ikirasi ciza gifise idirisha rinini rikozwe mu vyuma, eka n'ibiyo. Imbere, hari ikibaho cirabura gifasha abanyeshuri gukora imyimenyerezo. Harimwo n'intebe y'umunyeshure eka n'imeza.

Mumashure yisumbuye muvyigwa bigisha harimwo ivyerekeye ibice vy' umuntu aha hari icapa kiri kuruhome kibigaragaza hirya yaho hari idirisha rikozwe mu mbaho bifise ibiyo kuruhande hari intebe abanyeshure.

Ishure ryisumbuye rya gitwe ryubatse neza rifise ivyuma bisize irangi ritukura, amadirisha asize irangi ritukura ,umuyobozi waho afise agasakoshi mumugongo agenda agana abandi bantu bir'imbere babiri hari amashure yandi ari hepfo mukuboko bwiburyo.

Ku mpande zibiri z'ikibuga c'ishuri ry'isumvuye rya butezi hari amazu amwe asize irangi ryera ayandi namatafari asukaje amategura canke amabati hirya hari nzu igeretse ku ruhande hari ibiti vyisukaye.

Kw'ishuri ry'isumbuye rya bukemba hari ikibuga kinini abanyeshuri bidagadurirako ,babiri bambaye iniforme zisa imbere y'ishuri hari amashugwe hariko araratambuka umuntu w'igitsinagabo yambaye inkofero n'agapira kw'ubururu, inyuma y'uruzitiro bariko bubaka inzu igeretse gatatu.

Irishure ryisumbuye ryubatse ku musaga iruhande hari igiti kininiya cisukari amashurwe eka iyinyubakwa iriko amabara atandukanye ayera ayatukura amadirisha yivyuma eka nudutoboro dutuma umuyaga winjira

Amashure amw'amwe ahitamwo gushira ibirango vyayo ahabona kugira ngo abavyeyi bamenye ibisata bihabarizwa. Ni mw'iyo ntumbero aha handitse ko "ishure ryisumbuye ry'ubuhinga" vyanditse n'indome zirabura ku nyubakwa isize irangi ryera.

Ntawovuga ivyiza vy'iri shuri ryisumbuye ngw'abimare kuko rifise inyubako zigeretse n'izitageretse kuruhande mu bubamfu har'igiti kirekire, imbere yaho bahateye ivyatsi bituma amazi adatera inkukura y'ivura.

Ishuri ryusumbuye rifise ikibuga kinini kirimu giti kiininya cikokoye amababi, hagati hashinze ibendera ry'igihugu, mu kuboko kw'i buryo inzu isize ibara ry'ubururu hasi hejuru haribara ryera, hirya mu kuboko kw'ibubafu hari inzu zihari hari n'ishurwe hakaba hagaze n'imodoka.

ku ishuri ryisumbuye rya rukoko yambere harimwo ibiti binininya vyisakaye hirya gato hari uruzitiro rw'abanyeshuri aho bakinira harimwo umuntu ariko aracamwo atambuka hejuru hari urutsinga rw'amatara.

Kw'ishure rikuru ry'ubuhinga ryitiriwe umwami Pahuro hari ikibuga kinini. Uruhande rumwe bashiramwo imodoka ahandi haba hari ibibuga vyumupira w'amaguru. Abanyeshure batambuka ataco binona. Uruzitiro rukoreshejwe amatafari ahiye.

Amabarabaramwamwe mu gisiga ca bujumbura yubatse ata kaburiye imbiri rimwo ni co gituma imiduga ihaca bukebuke nk'uko mubibona isanga izindi zihagaze hariyo imbere yayo ibibanza bimwebi bimwe ntivyubatse babirimamwo ibiterwa aho vyigaragaze a kugwo ruhande bwo mu buryo hirya yaho hari biti imbere yabo rwose hari nzu igeretse kabiri.

Mweikirazi c'ishuri ryisumbuye harimwo intebe abanyeshuri bicarako zikozwe mu biti, ku mpome hasize amabara abiri hasi iryirabura hejuru iryera, ikibaho ciza ku mpande zosi ryanditseko n'ingwa yera.

Muntumbero ryo kwagura ishure ryisumbuye rya rutovu barubatse amazu mashasha asize amarangi atukura nayasa nakatsi nayasa n' umuhondo ingazi zikikujwe hamwe n' uruhome rw' amabuye ahandi ivyuma.

Nk'uko babivuga amazi n'ubuzima, ahakwira ishuri hari amabomba abiri rimwe umunyeshuri ekarikarabako yambaye ishati yera ejipo yirabura n'agasa koci mu mugongo irindi ririko umuyoboro rigiye kuvomera imirima hirya y'uwo mwana hari umukobwa areka ara tamu mbuka abandi bagandagaje imbere y'ishuri.

Kw’ishuri ryisumbuye baharunze musenyi ,aha hari abana babakobwa batatu umwe hagaze yambaye ijipitukura n'agashati kera, uyundi yambaye umupira w'irabura, inyuma yaho hari ibiti birebire vyisukaye aho hagaragara inzu ni niya ndende ifise amabati asa n'ubururu.

Kumashuri yisumbuye amwe amwe abafise aho basomere ibitabo abanyeshuri, aha hari ububati bubikwamwo ibitabo bitandukanye amameza intebe bifasha abanyeshuri kugira ngo banonosore ivyirwa vyabo neza.

Bicaye mw'ishuri batekanye abamwe banywa amazi mu bikopo umwarimu ahagaze imbere yambaye kanzo ibifungo bifunguye yera afise ivyo abegisha mu ntoki ku kibaho cera kiri imbere gisa neza umuryango wuguruye kugira ngo umuyaga winjire kubirango ivyirwa bikwa nende neza.

Nivyukuri amazi n'ubuzima kuko turayanywa, turayakaraba, turayavomeza imirima. turayamesesha n'impuzu, aha ni kw'ishure rya Butezi yambere aho hari umunyeshure ariko arayakoresha mu buryo bwo kwisukura, hirya hari abandi bana bariko barakina harimwo umukobwa yambaye ishati yera n'ijipo y'irabura.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Luka, amashuri yaho yubatse arabana . Hagati harimwo ibendera rihayagiza igihugu c' Uburundi eka n' ibiti vyiza. Abanyeshuri baba bagandagaje mu kibuga ,hari amamodoka eka n' amapikipiki.

Kwishure ryisumbuye rya muyinga bafite ububiko bwibitabo aho abanyeshure bagenda bagasoma ibitabo bitandukanye harimwo ninyabwonko ariyo mudasobwa ibafasha kugira ngo bashobore kubona ivyo bifuza bakoresheje ubuhinga bwanone

Mu mwambaro wabo w'icuri amashati y'icatsi hejuru amapataro y'ubururu amashakoshi mu mugongo ku ruhande hari umuntu yambaye ikabutura n'agapira kirabura ihirya yaho hari nkingi zibiri z'inzu zisize amabara y'ubururu impande yita iraisha y'ivyuma isitsaya amaranga yera hari urudome e.

Kw'ishure rikuru rya Muhweza, har'amazu abiri atey'igomwe. Muburyo itageretse yubakishijwe amatafari eka n'amabati. Hirya yaho irageretse , irikw'amabati , imbere yaho har'amashurwe eka n'ikibuga ciza co gukiniramwo.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda pawuro hari agasenga kubakiwe bikirimariya, gafisemwo umuryango urimwo umusaraba gasize iragi ry'ubururu, hejuru ritukura, inyubako ziteye igomwe zifise ivyuma hirya nohino.

Amashure atari make yisumbuye y'uburaro aba afise inzitiro z'amatafari aho banashobora kuyasiga amabara asangiwe nay'inzu amashure bigamwo amabara yera imbere yaho haba harimwo ikibuga kinini abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri bashobora gukinira.

Izingazi kuruhande rwibubamfu hari urukuta gubakishije amabuye kuruhande rwiburyo hari aho kwifadikiza uriko urazamuka kwizingazi hirya yizingazi hari urubaho ruri hasi rusize nirangi ritukura hariko akabati gahagaze kurugo rubaho gasa numuhondo gafise amaguru asa numuhondo

Si agaseseshwa rumuri, aya mashure yisumbuye ari mu kibanza kinini harimwo ibiti eka n'amazu atandukanye. Afise amadirisha afise ibiyo, amwe yuguruye ayandi afunze. Hasi hariho ivyuma bisize amabara yera.

Mu mashuri matoyi n'ayisumbuye, hagomba kubamwo ibibaho bifasha abanyeshuri n'abarimu gukora imyimenyerezo. Hejuru y'iki kibaho hasize irangi ry'umuhondo, hasi hasize isima, mu kuboko kw'ibubamfu hari urutsinga ruca impande y'ikibaho.

Ko ishuri ryisumbuye hari icumba kibikwamwo ibitabo intebe eka n'ibindi bikoresho bishobora gufasha abanyeshuri harimwo n'amashakoshi yabo eka n'ibindi bifuza gukoresha mu gihe bibaye ngombwa.

Ijuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda ruka ryubatseka kijambere iragerekeranye imiryango imw imwe iri ku murongo umwe ushinze, kandi isize iranga irisa ry'ubururu mu kubafu hari inzu zibiri hatewe n' amashurwa.

Mu kibuga c'ishure ryisumbuye harimwo hacamwo abantu batandukanye. Abagore n'abagabo, umwe afise ishashi y'icatsi kibisi, uwundi afise agafuka mu minwe. Abanyeshure bagandagaje imbere y'amashure yabo imiryango yuguruye isize amarangi asa n'ubururu

Iri shuri ryisumbuye riteye igomwe kuko ibarabara rijeyo rigaziye n'amabuyi mu bubafu hari amabendera abiri harimwo irihayagiza igihungu cacu c'uburundi eka n'icapa cerekana iryo shuri hirya hari ama nzu meza yubatse asakaje amateguru.

Mu mashuri yisumbuye iyo hageze ibibazo basohora ikirangamisi bakerekana umusi, amatariki, n'icigwa. Akarorero ku musi wagatanu igenekerezo rya cumi nagatatu itariki zitatu mu bihumbi bibiri na mirongwibiri nagatandatu ibizokogwa harimwo igiswahili.

Ikibuga kinini kiri imbere y’ishure ryisumbuye rya Gitega, hari abanyeshure batatu bambaye amajipo uwundi yambaye ipantaro za kaki amashati arera, hirya hari icuma c’amatara gicako intsinga, imbere yaho hari igiti kirekire c’isukari.

Mw'ishuri ryisumbuye harimwo intebe nziza zikoze mumbaho, hasi harakaziye n'isima, amadirisha akoze mu biyo, imiryango y'ivyuma, umwe ufunguye imbere hari ikibaho gifasha abanyeshuri n'abarimu gukora isakaje amabati n'ivyuma.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe Mutima Mweranda, har'inyubakwa zubatse neza ziteye igomwe. Imbere y'aho, hari akazu kubakiwe Bikira Mariya gafise umuryango usize amabara asa n'ubururu, n'ayatukura. K'uruhande, hari urubaho.

Aha ni kw'ishuri ryisumbuye rya Gitega, aho mukibuga hari umunyeshuri yambaye ishati yera , ipantaro ya kaki n'ishakoshi mumugongo, agana inyubako nini nziza iteye igomwe, aho harimwo ibirase bigiramwo. Imbere hari ibendera ry'igihugu eka n'igiti kirekire gisa neza.

Inzu nziza igeretse kabiri, inzu imwimwe ifise amadirisha atandatu iyo hasi n'iyo hejuru, iyo hejuru ya zose nta dirisha ritonyi rihari, ariko kuri zibiri zo hasi zifise akadirisha gatonyi mu kuboko kw'ibubamfu, imbere y'iyi nzu nziza hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hirya gatonyi mu bubamfu nyene impande y'inzu hari imidoka zibiri zihahagaze.

Iri shure ryisumbuye rifise ikibuga c'umupira w'amaboko. Hirya yaho hari imodoka y'ibara ryera. Umunyeshure afise isakoshi mu mugongo, yambaye ishati yera n'ijipo ya kaki. Hirya hari umu mama yambaye ikanzu, inyubakwa ndende eka n'ikirere gisa neza cane.

Kubera ko amashure yisumbuye amw'amwe aba arimwo abana batandukanye, nico gituma ubuzu bwa surwumwe bugomba kuba kure y'amashure, na cane cane bagashiraho ibirango nk'uko bavyerekanye ahaja abahungu n'abakobwa. Kw'iryo shuri, hari igiti kinini, eka inyubako ziteye igomwe ntiworaba.

Kwishuri ryisumbuye rya Muhweza yambere abanyeshure biga babayo. Nico gituma har’imigozi banikirako impuzu zabo. Ryubakishije amategura, eka risize amabara atandukanye harimwo iryirabura eka n’irisa n’umuhondo. Imbere yaho hari agaferegi gacamwo amazi avuye kumvura.

Ishure ritoyi rya muhororo, rikikijwe n'ibiti vyinshi bitandukanye, aho ry'ubakishije amategura akaba asize n'irangi ritandukanye, aho hari irisa n'akatsi eka ni ryera, imiryango n'iyimbaho, nkuko riri mu kibanza kinini giteyemwo ubwatsi.

Irishure ryisumbuye rifise amazu atandukanye yubatse arabana amwe yubakishije amategura ayandi amabati iruhande rwiburyo hari amabombo abanyeshure bakaraba imbere hirya gato haribiti birebire vyisukari

Kw'ishure ryisumbuye hari ikibuga kinini gishinzemwo ibendera rihayagiza igihugu c'uburundi, amazu abiri arabana imbere yaho, hari amashurwe hari n'ukuntu ahagaze yambaye ishati yera ,kurundi ruhande hari uwundi muntu ahagaze.

Ishure ryiza rya segonderi ryubakishije amategura imiryango yivyuma yugaye, imbere risize ibara ryubururu, hasi hariho amazi ava kumabati akomeza agenda aho yagenewe.

Kw'ishuri ryisumbuye rya Buhwamyi, barigisha gusoma no kwandika abakuze, badasize inyuma ingaruka mbi zo kurya nabi. Uyu mugabo yacafye umwana afise umutwe munini n'inda nini. Maze umugore ari ku ruhande yiwe yambaye ibitenge, agerageza kuvuga ico abona kw'iyo shusho. Yanditse kwashi.

Amabarabara amwe amwe ntasize ikaburimbo nk'uko mubona iyo modoka igenda gake gake igana Izindi modoka zihagaze ibibanza bimwe bimwe ntivyubatse bavyubakamwo ibiterwa ibifungurwa .

Ishure ritoyi ryubatse kwikaburimbi, imbere harimwo ibiti bibiri birebire nicamatara gicako itsinga uruzitiro ruriko ibicapo bitandukanye aho umuryango usize ibara ry'bururu amabati asa nakatsi ahandi hose hasa neza .

Iyi nyubakwa ndende y'ishure rya Buterere ni iya kera ariko irakomeye yubakishije amabuye n'amatafari asize amarangi atandukanye : iritukura, ayera, eka amabati akomeye. Hirya hari ibiti biteye igomwe.

Imbere y'ishure ryisumbuye rya Gihofi ya mbere hari umuntu ariko arahatambuka, inyuma yiwe hari ibiti bitatu harimwo kimwe kirekire, iburyo hariho nk'ico co hagati, inyuma y'ishuri hariko harubakwa inzu igeretse, amarembo y'ishuri arafunguye akozwe mu vyuma bisize irangi ry'ubururu.

Kw'ishure ryisumbuye hari ibombo ryorohereza abanyenshure n'abarimu gukaraba amazi meza ariko imiringoti yarazivye aseseka hasi bituma hasa nabi hakirabura .Harico gituma hagombwa gukoregwa amasuku

Karitiri yacu ni katiye nziza irika irater imbe amabarabara mwamwe arimwo i pafu yandi ntagebipafu yahubatsemwo amaze umashasha aho kumuhandi aho ku mabarabara usanga abanucuruzi bahari bafise imitaka bariko bacuruzi kw'iyinzu yo haruguru ari inzu zitandukanye ku ruhande rwo hepfo no ku ruhande rwo haruguru aha hepfwari icapa acerekana iyalimantaso yohi ku ruhande rwo hepfo mu buryo bw'i buryo.

Amashuri amwamwe arigisha gutamba ingoma aha hariho ntonyi ikanishije urushato rw’inka epfo na ruguru hari n'imbaho inyuma yayu mu buryo hari ikibaho cirabura canditseko amajambo n'ingwa yera.

Ku kibuga c'umupira w'amaguru Intwari, hari umugwi w'abavuzi b'ingoma, aho bubatse aho abavuzi n'ingoma bazivugiriza , n'aho abatamvyi imbere yabo babiri batambira. Imbere yabo batamvyi babiri, hari amamenyeshamakuru babiri bari gufata amashusho. Abaje kurorera, bari inyuma y'abamenyeshamakuru, aho umwe agaragaza igice c'umuywe.

Ishure ryisumbuye ryiza riri mu kibanza kinini amazu yubakishije amatafari ahiye asizemwo uturangi twera isakaje amabati izindi zisakaje amategura hirya yaho hari ibiti bitanga akayaga harimwo bire bire n'ibindi vyisakaye.

Kw'ishure ryisumbuye rya Butezi yambere, abanyeshure barakurikira umwarimu ariko arabigisha yandika kukibaho w'umugore. Hirya yiwe har'imeza n'intebe iriko agasakoshi. Idirisha rikozwe muvyuma eka no kubiyo bituma akayaga kinjira mw'ishure.

Ishuri rikuru rya Kigomagoma, ryubakishije amatafari ahiye; amadirisha ni ivyuma bisize ibara ryera; abanyeshuri bari gukina, bakubise umupira, noneho hameneka ibirahuri bimwe muri vyo.

Iyi nyubakwa ni iy'ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari ahiye akaziye n'isima. uruzitiro ruriko udutoboro dutuma umuyaga winjira. Hasize amabara yera nk'uko ku nzu amwamwe ariko. Amadirisha ni ay'ivyuma harimwo n'ibiyo.

Ishure ryisumbuye ryakiriye mpwemu yera ryibujumbura ryubatse mukibanza kinini ciza aho bigaragazwa nicapa hejuru yuruzitiro rufise ivyuma bisongoye idirisha rifunguye rikozwe mubiyo aka nibiti imbere biragaragaza ko hasa neza cane

Ishure ryisumbuye, ryitiriwe umweranda Pawulo ry'i Bujumbura, ryubatse rigerekeranye, aho inkingi zisize amabara yera, amadirisha n'imiryango bisize amabara asa n'ubururu. Hari ivyuma hejuru bituma abanyeshuri batagira impanuka.

Kw'ishure ryisumbuye akenshi haba harimwo intebe ziteye igomwe, zifise n'inomero abanyeshure bicarako. Imbere ikibaho, umuryango usohoka upfunze, amadirisha ariko utuyungiro ariko y'ibiyo.

Mu mashuri yisumbuye bariga ivyirwa bitandukanye harimwo n'ibiharuro aha baravuga ngo ni bakore imyimenyerezo iri ku kibaho c'irabura harimwo gatanu guteranya umunani harimwo indwe guteranya gatanu harimwo umunani guteranya umunani harimwo n'ibindi vyo gusambura.

Kw'ishuri rikuru ry'ubuhinga rya kibenga abanyeshuri bariko bariga ibijanye n'uwinga bwa none vya mudasobwa, aho harimwo abafise amashakoshi mu mugongo eka ku meza hari ubufukantoki n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Amashuri yisumbuye atari make ntarijukira gukora ibibazo vyo ku mpapuro. Aho bavyandika ku bibaho, hari kw'itariki mirongo ibiri na zine twarante, ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatangatu. Aho basaba ngo bacagure mu majambo akurikira, harimwo mu gitondo, izuba, umugoroba, na nyereka.

Kw'ishure ryisumbuye rya Gakwende ya mbere amashure yaho ateye igomwe. Hari ikibuga kinini, ibiti bitandukanye. Asukaje amabati atukura. Hasi asize ibara ry'ubururu hejuru ibara ryera.

Ishure ryisumbuye rya kabondo ni ryiza ryubatse kijambere rifise imiringoti ibiri iyobora amazi ava kunzu agashikira mu bigega bibiri bihanahana kugirango bizayafashe mu kuyakoresha mugihe imvura itagwa, rifise amadirisha atatu hasi asize ibara ry'icatsi n'akadirisha gatonyi hejuru gasize ibara ry'icatsi.

Iyi nzu mubona ishajije iteye igomwe isize amarangi atandukanye iritukura, iryera, irisa nakatsi kabisi eka n'irisa nubururu. Ninyubako ya komine ngozi nkuko ibirango bivyerekana.

Mu mashuri yisumbuye amwamwe ari ivyumba usanga ari vyo babikamwo ibitabo, kandi akaba arimwo na za mudasobwa aha amadirisha arafunguye akoze mu biyo, kandi mu vyumba hari amasha koshi ari ku ntebe izindi ku meza hari n'igitambara cirabura mu kuboko kw'ibubafa.

Kw' ishure ryisumbuye rya Bukemba, hagati y' amazu hari igiti cisakaye. Ku ruhande, hari uruzitiro. Imbere gatonyi hari akazu ka surwumwe kariko urupapuro rwerekana ko abahungu ariho baja.

Umwambaro w'ishuri amashati yera amajipo n'amapataro asa n'ubururu umwarimu w'imishatsi myishi abahagaze imbere yambaye ikanzu ikibaho inyuma kuruhande rwiwe hari intebe n'imeza hariko agasakoshi .

Ishuri ryisumbuye rigizwe n'inyubako ndende igeretse hamwe isiza amaranga yera hejuru ahatudirisha dutonyi tutuma twinjize umuyaga musi yaho hari abanyeshuri bahagandagaje hirya mu bubafu harakaza ugatonyi gasukaje amabati ii.

Kuri iki kigo cisumbuye hari abanyeshure babiri bambaye impuzu zitandukanye. Umwe afise agasakoshi mu mugongo gasa n'ubururu uyundi agapira karimwo amabara yirabura n'ayatukura. Gikikujwe n'uruzitiro rusize amabara yera.

Muriki kibuga c'ishure ryisumbuye hamezemwo ivyatsi vyinshi, gikukujwe n'ibiti vyinshi, aho iyuma har'amazu menshi afise amadirisha, imiryango, eka hasize irangi ryera.

Imbere yaho hari amabuye abiri, uruzitiro nurwamashure matoyi, imbere hateye ipapayi, amashure arashaje kuko ryatanguye no kubomagurika ahandi hari amabara yera.

Kw'iri shuri hari ibisata bitandukanye n'abanyeshuri imyambarire s'imwe, aba bambaye amajipo atukura amashati yera kw'ikoro hariho akabara gasa n'icatsi, mu gihe hirya hari uwambaye ishati yera n'ijipo isa n'akatsi, umwarimu atera agenda yegera amashuri impande y'imodoka, hirya igiti cisakaye gituma gitanga akayaga.

Abana batatu babiri bicaye aho baruze umusenyi uwundi umwe arahagaze yambaye agashati kumweru n'ijipo itukura, hirya yaho har'igiti cisakaye inyuma yabo bana bicaye hari umurima uteyemwo ibiterwa, uravye neza hino y'umurima bahasuka imyanda imicafu.

Ku mashure yisumbuye nkayose iyo hageze igiheecisaha cumi n'mwe, abanyeshure bataha ,hari imiduga rusangi iza kubatora iza Ifise irangi yera n'ubururu naho kuruhande uwambaye ipantaro itukura numupira wirabura imbere cane hari inzu ndende isize amabara yera.

Mumashure amwamwe yisumbuye abafise ivyumba vyigeragezwamwo ivyirwa aha hari ikirase kirimwo intebe amameza ibikoresho eka namaza nudasobwa aho harimwo nama pukuru nibindi bitandukanye bakoresha

Ishure ryisumbuye rya Nduta riri mu kibanza kinini, aho harimwo inyubako zigeretse n'izindi zitageretse. Hari ibiti ku ruhande eka n'inyuma y'aho hagaragara izindi nyubako nziza z'akarorero.

Mw'iki kibuga c'ishuri yisumbuye, umuduga umwe uhagaze impande y'ibendera ihayagiza igihugu n'ubumwe bw'abarundi; iyindi munsi y'igiti. Imbere y'aho hari inzu zitandukanye, harimwo izubakishije amategura, izindi amabati, izitukura eka n'izisa n'akatsi kabisi.

Yhaba mu mashuri yisumbuye canke mato agomba kubafise ibendera rihagize igihugu c'uburundi eka inyubako zisa neza nk'uko ngaha zigaragara zisakaje amabati n'izindi z'amateguru hirya hari igiti cisakaye abantu babi mri bariko baragendagenda mu kibuga.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Kamenge hamwe n'icababa ciwe baza hakiri kare izuba rikirasa kuko baza n'imodoka zabo, amashuri yubatse agerekeranije, asakaje amabati, kuruhande hari iyindi isize ibara ryera.

Isho ryesumuryakwenderigizwe n'amashure abiri rimwe ryerekana igica gitonyi c'amabati hagati hari ivyatsi iyindi yerekana amatafari ahiye aturiye hepfo mu buryo haca akabarabara eka noharuguru yaho mu bubafu haca akandi kabaraba bara hirya hari biti birebire.

Inyubakwa y'ishure yisumbuye igeretse iyindi hejuru mukujayo baca kungazi mumbavu hirya nohino har'ivyuma bisize amarangi asa nay'imiryango n'amadirisha kugirango boroherwe gushika mur'ayomashure.

Iri shure ryubatse kijambere rifise inzu zigeretse mu mbavu zo hasi hari amashugwe meza ibiti bimeze neza idarapo hagati mu kibuga abanyeshure baratambuka mu kibuga harimwo n' uwambaye agasakoshi mu mugongo.

Iri shuri ryisumbuye ,rifise ibisata bitandujkanye, arinaco gituma abanyeshure bambara impuzu zitandukanye. Harabambara izera ,hejuru eka nizubururu. Inyubakwa ziteye igomwe . Imbere yaho har'amashugwe eka nibiti bituma bizana akayaga kameze neza.

Uriko usohoka kw'ishure ryisumbuye rya rutana imbere y'irembo har'igiti kirekire, k'uruhande har'inyubakwa y'amatafari ahiye igice gisize ibara ryera, hepfo mububamfu hari amashurwe, imbere gose har'inzu ifise umunara hejuru.

Kw'ishirwa insumbue ryakayanza hari amazu abiri imwe irageretse ku ruhande hari amashurwe iyindi riboneka neza uretse ivyuma bisa n'ubururu hariho imiringoti ivana amazi y'imvura gushika mu bigega vyabigenewe.

Ishuri ryisumbuye rya kija mbere rifise ibiti vyiza ikibuga c'ugukina ho imipira yabi iyo amaboko abanyeshuburi kuba arakina inz isakaje y'amabati atukura hasi hagazi ye n'isima.

Amashuri yisumbuye afise ivyumba vyo gusomeramwo ibitabo, aha hari mutubati bipanzemwo, mudasobwa bifashisha ubuhinga bwa none, imeza nintebe vyo kwandukirako no gusomerako.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Gitega. Ryubatse mu buhinga bwa kijambere, aho rifise ibisata bitandukanye. Bamwe bigira hasi, abandi bakigira hejuru, kuko iragerekeranye. Amashurwe arateye imbere y'ishuri, har'ibiti bimeze neza, eka n'ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaguru.

Ucinjira kw'ishuri rikuru ryitiwe umwerandaruka amababara yaho ashashemwo amabuye hari amabendera abiri harimwo rimwe rihagize igihugu c'uburundi hari biti birebire vyisakayi hirya hari amazuy'abanyeshuri asakare aje amateguro.

kare yiga ku ishuri ry' isumbuye ryamusaga saramuzana mu gatondo eka no kumukoroba baza kumutora akesha agarika imodoka ku ruzitiro rw'ishuri urikwa amashugwi ahamubona agasohoka yurira imodoka bagataha

NDAYISHIMIYE abafise ibibaho bibiri kimwe imbere ikindi inyuma nkuko mu bibona muriki kirasi, harimwo intebe zabanyeshure ziraba imbere hejuru hasize irangi ryera inzu yubakishijwe amabati n'imbaho.

Kw'ishuri ryisumbuye rya Kanyosha, imbere yaho hari igiti kirekire; imbere amashuri arashaje, yubatse n'amatafari aturiye n'amabati. Ariko bariko barubaka inyubakwa ndende igerekeranije, izobafasha muri kazoza, mu vyigwa vyabo.

Aya amazi atonze ku murongo ni meza cane afise inkingi zisize irangi ryirabura imbere yaho hari aha co amazi avuye ku mabati inyuma hari ibiti vyiza bitanga akayaga hirya kuruhana de rwibubafu na ho arayandi masi imbere yiri iye yinzu nini ya ndende hari ikibuga.

ishuri ryisumbuye rifise inyubako zitandukanye zubakishije amatafari eka zisakaje n'amateguro iyi iri ko inkengeri ituma b'abanyeshuri bamenye amasaha haba yo gukina cyangwa yo gutaha hasi hameze amateke kuko amababi yayo araboneka

Ishure ryisumbuye rya Muyinga rifise intebe nziza zikozwe mu mbaho n'izindi zo muvyuma. Ryubatswe n'amatafari ahiye hari aho asize ibara ryera, igisenge gisa nk'ikiba kikivigwa, harimwo itara rituma habona neza.

Ishuri ryisumbuye risa neza ryubatse kijambere imbere hari idarapo ry'igihugu. Igiti, agati kisukaye gasa neza. Inzu yo hepfo ntonyi ifise amadirisha n'imiryango vyiza imbere hari amashugwe eka hari n'ikibuga kinininya gituma abanyeshuri bisanzura mu kwinonora imitsi canke mu gukina imikino itandukanye.

kwishure ryisumbuye ryangozi ya mbere ikibanza cyaho cyubatswa n'amatafari aturiye agaziye nisima igisenge n'icimbaho harimwo ikibaho c'irabura handitseko igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ntwarane ibihumbi biri na mirongo ibiri na gatandatu hirya yaho hari izindi nyandiko zingwa yera zitagaragara neza

Ku ishuri rya Giharo rigizwe n'ibiti bininiya aho bitatu bigaragara neza hakaba n'idarapo hagati mu kibuga hirya gatonyi hari imodoka y'umuyobozi hirya uravye hari amazu atandukanye abanyeshuri bigiramwo.

Ahatari hake mu mashuri yisumbuye kubera ubuhinga butaratera imbere bwo gukorera ibibazo ku mpapuro, aha ho bavyandika ku kibaho, hari kw'itariki mirongo ibiri na zine ntwarane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

iri shuri ry'isumbuye riri mu kibanza kinini harimo amazi atatu ya mbere ashikiramwo umuriro isakaje n'amategura iya kabiri isakiya gatatu isakajwe n'amabati irageretse imbere y'amashuri hariho ibiti reka n'amashurwe meza

kwishure ryisumbuye rya rutana hari ububiko bw'ibitabo kenshi na kenshi abakinyi biryo shure babikayo impuzu iyo batsinze haba hariho amafanta bashobora kubaha kugira ngo bashobore kwivuna akanyota, ku birenzo ivyo ntabahariho n'ubundi bubati burimwo ibindi bikoresho bitavuzwe ubwa mbere.

Iri shuri, rigeretse rimwe, rifise amadirisha ane agaragara, aho rigaziye, imbere y'aho n'isima. Abanyeshure bari mu mirwi ibiri, umugwi umwe ugizwe n'abantu batatu, uyundi ugizwe n'abantu batarenga batanu.

Amashuri atari make yisumbuye aba yubatse arabana. Iy'epfo igaragaza igitutu iruhande y'ishugwe. Haruguru, inzu yubakishije amatafari ahiye, ivyuma eka n'amabati. Hirya, hari izindi nzu zubatse mu rugo rukikujwe n'ibiti.

Amashuri yisumbuye, afise amabarabara meza ya kijambere, ashashemwo amabuye . Imbere yiri shuri, hari amabendera abiri harimwo irihayagiza igihugu c'Uburundi. Hirya yaho, hari ibiti vyiza birebire. Inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye kandi irageretse.

ishure ry'isumbuye rya nduta rihuriramwo abanyeshuri bava mu mihingo itandukanye bambara impuzu zidasa aha bamwe barahura bakaganira mu gihe c'umwanya wo gukina abandi baba bafise amashakoshi mu mugongo bidagadura mu kibuga c'umupira w'amaboko

imbere y'ishuri hari ikibuga cy'umupira w'amaboko harimwo hacamwo umuntu w'igitsina gore yambaye impuzu z'ubururu aho ku ruhande hari biti bibiri vy'isukaye hari n'imodoka harimwo iyitukura amashuri yubatse kijambere amatafari ahiye n'amabati asa neza

ishure ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa none inzu zigerekeranije hari mbere amashurwe atatu asa neza kurundi ruhande hari nzu itagaragara neza ariko ifise ivyuma bisize irangi risa n'akatsi kabisi

irishuri ryisumbuye rifise ingazi zitatu iburyo hari uruhome ruriko amadirisha n'udutoboro dutuma umuyaga w'injira mu ishuri hejuru igisenge gifskozwe n'imbaho zisize amarangi atukura higyagatonyi hari giti kirekire gihagaragara

Ishure ryisumbuye rya Tenga, ryubatswe hagati y'ibiti vyinshi bininiya. Akabarabara kajayo gashashemwo amatafari, hari amabendera atatu harimwo iry'igihugu c'Uburundi, hagati yayo ,har'amashurwe meza cane.

Ishure ryisumbuye rya Karinzi rifise ikibanza kinini harimwo ibibuga vy' umupira w' amaboko inzu ndende eka zisakaje n' amabati atukura umuyobozi afise imodoka ayihagarika imbere yaho hirya no hino hakikujwe n' ibiti.

Kw'ishuri ryisumbuye rya Carama ya mbere hari abanyeshuri mu kibuga, harimwo uwambaye ikabutura itukura n'umupira wirabura n'agashakoshi mu mugongo agendana, inyubako ndende igerekeranye aho hari mbere imodoka ibatahana mu gihe co kumugoroba.

Ku mashure amwamwe aba afise ibibuga binini aho abanyeshuri bidagadura mu gukina imikino itandukanye, hari ibiti binini n'ivyisukaye, amazu ahari yubatse kijambere, asize amabara ayera nay'ubururu.

Inyubako z'iri shure ryisumbuye ni iza kera ariko zirakomeye, zubakishije amatafari aturiye asize amarangi atukura, ayera, amadirisha n'ay'ivyuma hirya yaho hari biti bitandukanye harimwo n'ikigazi, inyuma hari modoka zibiri z'abayobozi.

Mu ntumbero yo kwigishiriza mu birase bisa neza, ishure ry'isumbuye rya Kanyosha ryarubatse inyubakwa igeretse kabiri iteye igomwe. Umuyobozi imodoka yiwe iba ihagaze imbere yaho, aho abanyeshure bambara amashati yera, amapataro n'amajipo asa n'ubururu.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Kamenge niryakera ariko ryubakishije ibikoresho bikomeye, uravye amadirisha n'ivyuma eka iteye n'amabara atandukanye ayera, ayatukura, hirya yaho hari ibiti vyiza bituma haba akayaga abantu bashobora guhema kameze neza.

Ishure ry'isumbuye rya Buterere ryubakishijwe amatafari ahiye n'isima, amadirisha ari mu vyuma bisize amarangi yera n'ibiyo, abanyeshure bariko bakina umupira baramenye bimwe murivyo.

Iyo hageze gutaha abanyeshuri bo kw'ishuri ryisumbuye rya Kamenge , bataha mu mirwi. Aha hari bane bambaye amashati yera, amapataro n'amajipo ya kaki, umwafise agashakoshi mu ntoki. K'uruhande, hari uwambaye umupira urimwo akabara gatukura.

Kaminuza zirigisha imyuga itandukanye, harimwo nogukora amatara, aha hari abanyeshuri bambaye inkofero zitukura n' izumuhondo, imyambaro yanditseko cyanika isa n'umuhondo bariko barimenyereza uwo mwuga.

Uno munsi amashure ya kaminuza asigaye yigisha ivyo gushona, aha nimucumba co kumenyerezaho uwo mwuga aho harimwo imisore ninkumi, harimwo uwambaye imyambaro isa nubururu.

Uyu musi amakaminuza arigisha ibijanye no guha ija imodoka . Aha hari umwarimu ariko abanyeshure akurikirana abanyeshure bambaye imyambaro isa n’ubururu Aho bari mu myimenyerezo y’ivyigwa vyabo. Bamwe baricaye abandi barahagaze.

Muri kaminuza ya gitega abanyeshuri bariga inyuga harimwo iyo gukora amazi aha hari imigwi itatu umwe ugizwe n'abakobwa batatu bariko baratwenga bishimye n'ibisuku harimwo n'umuhungu aho, ariko arabereka uko baca ingoroji amatiyo.

Indwi umwe ari imbere yabo ariko arasigura nkumwarimu arahagaze batandatu baricaye harimwo uwambaye umupira utukura umupira wera nuwambaye umupira wirabura ari inyuma yabandi bose.

Ishuri kaminuza yu Burundi umwarimu ariko arigisha icirwa ciwe hari umunyeshuri umwe ahagaze abaza ikibazo abandi baricaye harimwo uwambaye umupira wirabura imbere yiwe hambaye umupira usa nuwu tukura.

Baraciye umugani ngo ntamwana nikinono kandi ngo ntamwuga udakiza amakaminuza atari make yijukiye kwigisha ubuhinga harimwo gushona ibirato aha umwarimu arereka umunyeshure uko agomba kubikora abandi inyuma bagakurikira

Mu mashure ya kaminuza barigisha ubuhinga butandukanye. Uyu ni umunyeshure yambaye isaloveti isa n'ubururu, inkofero, eka n'agafukamunwa mu mufuko. Afise itiyo rifatishijwe icuma, ariko araca amafiriyeri.

Amake minuzi atari make yo mu burundi yigisha ubuhinga bwa none, arico gituma uyu munyeshuri areko aragerageza kwumviriza amakuru ava imudasobwa aciyemwo ico cuma kugira ngo yumveko asohoka agashika mu butwi kugeza ahaho ashobora kuyumviriza.

Munyubakwa nziza ya kaminuza abanyeshuri bicaye, umw' ahagaze yambay' imishatsi myinshi na shati yera, arik' asigurir' abandi munz' ifis' amadirish' atan' aboneka.

Nta mwana n’ikinono, uyu munsi abakobwa barijukiye kwiga imyuga. Uyu mubona ni umubaji afise iranda, yambaye impuzu zabigenewe kugira ngo adukorere intebe nziza kandi zikomeye.

Mwiyi class hariho umwarimu, ariko aratanga icirwa ico cirwa kiriko gikurikiranwa n'abantu batanu bari kuruhande rumwe harimwo babiri bafise umudasobwa imbere yabo kurundi ruhande harimwo batatu bicaye bariko barakurikira n'uwundi umwe, ariko aratanga icayi guko afise agatasi muntoki yambaye ipataro itukura w'umukobwa.

Akenshi amakaminuza aba afise amashure yisumbuye na matoyi. Iyo hageze igihe c'iminsi mikuru, baraja hamwe, haba abagendana ubumuga n'abatagendana ubumuga, bagasangirira hamwe, bakishima, bakaryoherwa, hatavuyemwo n'abarezi baho. Aho ngaha hagaragara umubikira yambaye imyambaro yabigenewe, eka ariko arasuguma ku gakinga umwana mutonyi ku gakinga.

Nuza yitira wu ibiyaga bigari hakoraniye abarimu aho bari mu nama yo kungurana ubwenge ku bijanye n'ubumenyi bw'abanyeshuri, umwe areka arasigura ahagaze yambaye ikanzu afise imishatsi ifungiye inyuma uwundi yicaye kuri mudasobwa akwirikirana ibiriko biravugwa.

Muri za kamenuza barigisha ivyigwa bitandukanye harimwo n' ubwubatsi aba banyeshuri bambaye imyambaro isa n' ubururu bamenye beto uyundi umwe ariko arapima akoresheje igikoresho bita pimamayi.

Abanyeshure bo muri kaminuza bane bahagaze imbere y' ibiro vy' umuyobozi vyuguruye igice amadirisha akozwe mu biyo harimwo n' igitambara kireka umuco ukinjira, aha harimwo uwambaye ikanzu ndende yera y' abaganga.

Amwe amwe arigisha ubuhinga butandukanye, harimwo ugukora vyabidasobwa, aha muri iki cumba harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro isa, bariko barasudira bimwe muvyononekaye, umwarimu abahagarikiye eka hari n'uwundi yambaye agashati karimwo amabara y'umuhondo inyuma yaho.

Kaminuza y'ibiyaga bigari yarubatse inzu igeretse kabiri muntu mbero y'ukwagura ibirase vyayo, aha ni inzu isize amarangi atandukanye, harimwo ayera, aha sa n'ubururu, aha sa n'akatsi kabisi ekiteyigomwi.

Bicaye muntebe zikozwe mubiti nivyuma abanyeshure bokuri kaminuza yitiriwe umuco bariko bakurikirana icirwa cabahinga kibereka ukuntu indinganizo yivyirwa bishasha guhera mumwaka uza bizoba bitunganijwe

Kaminuza ya Rutana iri muri muma kaminuza afise inyubakwa zishaje, abanyeshure, iyo hageze gutaha bataha mumigwi. Aha harimwo batatu, harimw'umuhungu yambaye i pataro itukura, n'umukobwa yambaye ijipo ry'irabura. Hirya har'utubdi tugwi tw'abanyeshure. Ivyuma bisize amabara ryera nayasa n'ubururu.

Muri kaminuza yitiriwe Umuco, abanyeshure bariga ivyubuhinga bwa none, aha ni batatu bambaye imyambaro isa. Hirya hari ibikoresho bifatanije n'intsinga ah' uraba ukabona ko harimwo icumba c'igeragerezwamwo ivyirwa.

Mumyuga bigisha muriza kaminuza harimwo uwo kubaza aha hari abanyeshure bari mumirwi uwambere bariko baraponsa uwugira kabiri bari guteranya imbaho hari nuwundi ari kuruhande ariko ateranya igitanda babiri muribo bambaye impuzu zitandukanye nizaho

Umushikiranganji wi ndero n'ubushakashatsi, yaragenseye kaminuza ya Kigali, aho yari yishikiye kuraba aho abanyeshure bakorera kubuhinga bwabo mwico gisata. Yararikumwe nabandi bayobozi batandukanye harimwo n'umuyobizi wiryo shure.

Umuganga mukuru Kabura yambaye impuzu ndende yifashe mu mifuka n'abandi batatu bakorana, nibo bakorera muri uwo muryango wuguruye mu bitaro vyitiriwe umwami Karori.

Bambaye imyambaro isa harimwo uwambaye agafukantoki, aba n'abanyeshuri bo kuri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, bariko barafunga ivyuma kugira ngo bashobore kubikata, maze baheze babisudire bivanye n'ico bagomba gukora.

Mumashure ya kaminuza harimwo abanyeshure bavuye imihingo itandukanye, abazungu eka n'abirabure, uyu yicaye inyuma afunze ibishatsi hejuru, yicaye kugatebe gakozwe mucuma no mumbaho.

Mu ma kaminuza atari make bakoresha ubuhinga bwa none mu kwiga. Abanyeshuri bigizayo ikintu cose gishobora kubasamaza aho bashize amashakoshi ku meza iri inyuma. Umwarimu ahagaze imbere asigura, hari n'uwundi ahagaze ku ruhande.

Ubuhinga bw'ubuvuzi buragizwe nukugerageza imiti itandukanye, batatu ngaha harimwo abambaye ubufuka munwa babiri, bambaye amakanzu maremare yumweru y'ubuganga eka noneho abandi bari mumyimenyerezo yo kwandika mw'ishuri.

Abakobwa batatu bampaye inkofero amashati yera, mu gikoni ciza giteye igomwe, amasafuriya kumashiga ya kijambere, bariko brakinjika nkuko bavyize muri kaminuza yitiriwe ibiyaga Binini.

Ikirasi kirimwo abantu bariko barakwirikirana inama aho hari intebe zine zitagirako abantu, abantu babiri bahagaze hirya yaho hariho igitambaro kininiya cumweru hejuru gitukura, hejuru igisa n'umuhondo.

Iki kigo gikoresha ivyuma bitandukanye, ama mashini atandukanye mu mirimo ya misi yose, iyo bihari ibibazo vy'izo mashini batumako Kabura umufundi yabigenewe azi ico akora yambaye umwambaro w'akazi, akaza akabikosora akaraba akabikora neza akoresheje n'umuti uri hejuru w'imashini.

Hari ku wa gatanu itariki cumi na zitanu Ntwarante ibihumbi bibiri na mirong'ibiri na rimwe, aho umushikiranganji NDIRAHISHA Janvière yaja gusigura muri kaminuza y'uburundi itegeko rizogenga amashure, yaba mato cankwe ayisumbuye. Harimwo abamufasha babiri aho bari bahagaze, umwe yari yambaye ishati y'umweru.

Nkuko amakaminuza atari make yigisha ibijanye n' ubuhinga abanyeshure mw' iki cumba bambaye impuzu zabigenewe aho bacanye umuriro kugira ngo boroshe ivyuma abandi bafatanya ivyuma babifunga neza kugira ngo ivyigwa vyabo bigende neza.

Mumashure ya kaminuza amwe amwe arigisha imyuga harimwo uwo gusudira , abanyeshure babiri, umwe ariko arasudira uwundi yifashe. mumafyiga yambaye itaburiya yiraburabura uwundi iya kaki eka bambaye namakofero yabigenewe.

Amakaminuza atari make yo mu gihugu c'uburundi abanyeshuri barafata umwanya wo gusiguriranira nk'uko ha bamwe bicaye hari uhagaze inyuma yiwe hari isaha yerekane igihe amadirisha atatu atuma haza umuyaga mw'ishuri.

Nwo gukora amatara aha turi mu cumba cigerageza ry'uvyigwa aho abanyeshuri bambaye imyambaro isa babiri bariko arasigurirwa na mugenzi wabo afise icuma gifungura ibindi mu ntuki abandi babiri kundi ruhande bakwirikira ivyo, ariko arabasigurira.

Muri za kaminuza imyuga irijukiwe aha hari abanyeshuri babiri bambaye ibikofero vyabigenewe mugabeko basudira bambaye amataburiya umwe iyirabura uwundi isa na kaki.

Kuri kaminuza yitiriwe Ubuhinga, abanyeshure batatu bariko baragerageza ivyigwa vyabo bakoresheje za mudasobwa n'ibindi bikoresho vyabigenewe aho umwe yambaye agapfukamunwa kera, uwundi yambaye agapfukamunwa k'ubururu. Inyuma y'aho, hari uwambaye agapira kigomba gusa n'umutuku yunamye ariko arabafasha gukora ivyo bikorwa vyabo.

Mu makaminuza atandukanye barigisha ubuhinga bwinshi, harimwo gushona ibirato, harimwo kubaza, harimwo kwubaka, harimwo n'ugukora ivyuma bimwe bimwe birya umuriro bikoreshwa mu mazu, nk'uko mubibona mweye i sare aha abanyeshuri bariko barabikora.

Ikirasa kirimwo abantu batandatu, harimwo umwe ahagaze, ariko arasigurira abandi yambaye ipataro itukura abandi, batatu bicaye ku ruhande rwo hirya harimwo umukobwa yicaye hirya, inyuma yiwe hari amacupa arimwo amashurwe. N'abandi bagabo batatu bari kuri runo ruhande, babiri basa n'uko bariko baraganira. Uwambaye umupira w'umuhondo n'uwu yambaye umupira w'ikivuvu barikuganira.

Mu ntumbero y'indinganizwa nshasha y'amafaranga azogenga abanyeshuri bari mu ma stage biga za kaminuza zitandukanye, abashikiranganji babiri uw'ikigega ca reta n'uwujejwe indero mu gihugu c'uburundi bicaye imbere bariko barasigura amategeko azogenga ico gikogwa.

Mu gigo ca kaminuza ciza kigizwe n'ibiti binininya hirya yabo hari imodoka ihagaze umwarimu, ariko arakwirikirana abanyeshuri bari mu vyigwa aho bariko baracapa ku bipuguru cankwe kubigura kugira ngo berekane ibikorwa vyabo ukwo babitegura.

Mu makaminuza atandukanye barigisha ivy'ubuhinga aho hari umunyeshurire ariko agerageza ivyigwa aho hari akabuwate kafise anten itelefone ku ruhande reka n'ibindi bikoresho bimufasha kugerageza.

Amakaminuza mwame yarayijukiye gukoresha ubuhinga bwa none ahamura igicumba harimwo umuntu wo igitsina gabo yambaye agapfuka munwa, ariko arafata amajwi n'amasanamu akoresheje icuma cabigenewe.

Mu myuga kaminuza y'i Burundi yigisha, ntiyibagiwemwo uwo gukora amazi, aha hari umunyeshure yambaye isarubeti nziza, amarori kugirango yikingire mu kazi kiwe, ariko ateranya imiringoti itandukanye, izoyobora amazi gushika mu kibanza cayagenewe.

Abanyeshure biga muzakaminuza harigihe haba umwanya wokuja mumigwi bakigishanya ahusanga uwusumvya abandi asigurira abandi kugira batahure. Aha har'umugwi wambere uringaha bicaye barabana hari nuwundi ahagaze hariy'inyuma atera asohoka.

Mu makaminuza atari make arigisha ubuhinga harimwo n' ubwubatsi aha abanyeshure bubatse ikigega kizohora kijamwo ibigori aho kizitije amabati eka giteye igomwe uriko uraraba kizoba ica kijambere.

Muri kaminuza yuburundi barigisha ubuhinga bujanye nuburimyi aha harabanyeshuri babiri umwe wumuhungu uwundi wumukobwa umwe afise imishatsi ifungiye inyuma bambaye amakanzu maremare yumweru bari mukugerageza ivyirwa vyabo mundimo ya kabura

Kaminuza y'i Gitega yigisha ubuhinga butandukanye, aho abanyeshuri baba bambaye imyambaro yabigenewe, aho umwe yambaye inkofero yera, akaba riko arafunga igikoresho uwundi yambaye inkofero isa n'umuhondo, ariko aracapa, hakaba n'uwuri hirya yambaye inkofero y'icyatsi kibisi afise igitabo mu ntoke ariko arasoma. Inyuma yabo hari abandi bariko barapfunga ivyuma kugira ngo bifate bashobore kubikata vyoroshe.

Bati ivyo mushoboye natwe turabishoboye. Abo n'abakobwa biga muri kaminuza ya kabondo aho bafise inivo barikumwe n'abahungu bagenzi babo bariko barimenyereza m'umwuga wo kwubaka bambaye inkofero zitandukanye amabara iruhande yaho hari umwarimu abakurikirana.

Mu mashuri ya kaminuza iyo umwarimu adahari, hari abahaguruka abandi bakicara bagakora ivyo bagomba gukora, aha harimwo batatu bahagaze, harimwo umwe yambaye umupira utukura n'imishatsi igera mu mugongo, abandi batatu bicanye kuri uru ruhande baraba imbere, hakaba n'uwundi mw'ifuruka hariya ariko araraba kuri mudasobwa yiwe.

Ntibikiri agaseseshwarumuri, amakaminuza atari make aza yigisha ubuhinga na cane cane ko abakobwa babwijukiye. Aha murabona ko hari abagabo bariko bararaba uko ariko arimenyereza mu vyigwa vyiwe.

Iyo abanyeshuri ba kaminuza bagiye kwimenyereza bagenda bambaye imyambaro yabigenewe aho abana babakobwa babiri bafatiye icuma umwana w'umuhungu ariko arakata kugirango bashobore gukora ibikorwa no gutahura ivyirwa vyabo neza.

Amakaminuza nka yose y'giwa c'uburundi yijukiye kwigisha ivyirwa bijanye no gusudira, ahamwe igicumba cigeragerezamwo ivyirwa harimwo abanyeshuri batatu aho bamwe bariko baragerageza gufatanya ivyuma abandi na bo babishire mvyuma bibifata kugira ngo akazibakora kabagendere neza.

amakaminuza arigisha imyuga itandukanye iranashishigariza abakobwa aho ngaha tubona umukobwa ariko arabaza akoresheje icuma bita iranda yambaye umwambaro wabigenewe hirya hariho umugabo yunamye ariko aramufasha mu bikorwa vyiwe aho bafise uruganda rufise inzugi z'ivyuma bisize irangi ry'ubururu

Kuri kaminuza yitiriwe umuco bigisha ubuhinga butandukanye aho abanyeshure bambara imyambaro yabigenewe haba ku mubiri, ku maboko eka no mu maso hagaragaramwo batatu; umwe ariko arikorana abandi bari hirya ku ruhande yiwe.

Amashuri atari make mu burundi arigisha ubuhinga bw'ubwubatsi. Abanyeshuri bambaye udupira dusa n'ubururu hejuru hasi kaki bariko barakora imyimenyerezo yo kubaka inzu igerekeranye bakoresheje ibipuguru.

Amashuri menshi uyu munsi yijukiye kwigisha ibijanye n'ubwubatsi abanyeshuri bambaye imyambaro yabo eka n'inkofero zisa n'umuhondo yuretse umwe yambaye agafuka munwa gatukura bariko barazinga amaferabeto kugira ngo basoze igikorwa cabo.

Bambaye amakanzu maremare yera y'abaganga udufuka munwa tw'amabara atandukanye, abanyeshuri bo mu gisata co kuvura muri kaminuza y'i Ngozi bari mu myimenyerezo kwivuriro rikuru ry'I Gitega aho batatu bari kuvanga imiti harimwo uwambaye igitambara mu mutwe abandi bariko bakurikirana abagwayi.

Kera bavuga kw'abakobwa arabazezwanzu, niyo baja kw'ishuri ntibarenga mu mwaka wa gatandatu, uyu munsi bashika no muri za kaminuza, aba n'abakobwa bize umwuga wo gukora amazi, aho bari muruganda gwo kwihugura muvyo bize.

Kabura, umubaji azi akazi akora. Azinduka mu gatondo afise iranga, yambaye imyambaro yabigenewe, noneho akora akazi neza. Afise urubaho mu ntoke ariko arabaza kugirango ruje ku murongo, ashobore kurukoresha mu kazi kiwe.

Ku ruhande rwo kwiga amajambo mu bijanye n'ubuhinga bwa none, abanyeshure bo muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini, barafata umwanya bakaja gukora ibikorwa vy'amaboko, aho ngaha bafise ibikoresho bariko barasudira bagerageza kwerekana ubuhinga bwabo aho bugeze.

Kaminuza iyo ariyo yose igomba kuba ifise ibikoresho bimeze neza. Intebe, amameza bifasha abanyeshuri kwiga ata nkomanzi aha twatanga akarorero kw'iyi Kaminuza Yitiriwe Umuco y'i Bujumbura.

Baraciye umugani mu kirundi ngo akuzuye n'ikamurikwa iyi kaminuza y'abigenge iri mu kanyosha yubatswe mu bikoresho bikomeye aho isakaje amabati meza eka n'amategura hari ibiti vyiza bitanga kayaga amashugwi eka n'ahoroheza abanyeshuri kwicara bariko baraganira.

Abanyishuri bo muri kaminuza yitiriwe ibiyaga bigari bariko barimenyereza umwuga wabo wo kwubaka aho bariko barabetona bakoresha nivo eka bambaye imyambaro yakazi asi isa n'ubururu inyuma haridirisha rikozwe mu vyuma no mubiyo.